Inyuma y'inyubakwa zishure zikikijwe n'ibiti bitatahaye bitanga akayaga hari ikibuga kinini abanyeshure bariko bakinirako urukinorw'umupira w'amaboko.

Imbere y'inyubakwa z'ishure, zikikijwe n'ibiti, n'ivyatsi bitotahaye, hari ikibuga kinini abanyeshure bakinirako urukino rw'umupira w'amaboko.

Akazu ka sugumwe kubatswe mu buryo bwa kija mbere amasaso hasi no hejuru ku ruhome hasize irangi risa n'umuhondo hari n'idirisha ritanga urumuri nigaherutse gukorwa ga sa nabi cane.

Ikibuga c' inkino c' ishure Kiri imbere y' uruzitiro ,rukikijwe n' ibiti bitotahaye bizana akayaga, abanyeshure bambaye impuzu z'imyimenyerezo yo kwinonora imitsi , bahagazeho n' umwigisha wabo ,bariko barorera urukino rw' umupira ruriko rurahabera .

Abanyeshure biga mu mashure yisumbuye bari ku kibuga kira inyuma y'uruzitiro rw'ishure rukikijwe n'ibiti bitotahaye bariko bagira imyimenyerezo yo kw'inonora imitsi bari kumwe n'umwigisha wabo.

Abanyeshuri benshi bahagaze kukibuga kiriko ivyatsi vyogushariza ,kigakikizwa n'ibiti bitotahaye, bariko bakina inkino z'umupira w'amaboko, n'izindi zitandukanye.

Ikibuga cishure abanyeshure bariko bakina urukino rwumupira wamaboko benshi muribo bambaye udupira dusanurwatsi rutoto umwigisha wabo arikumwe ariko araba uwundi murwi urinyuma kukindi kibuga bariko bakina urundi rukino hasa neza hakikijwe nibiti bitanga akayaga

Utuzu twasugumwe tw' abahungu, twubatse mu buryo bwakijambere, harimw' amasaso hose, ntidusukuye, ntibaherutse kutwoza turacafuye cane.

Abanyeshure bariko barakina urukino rw'umupira w'amaboko, bari ku kibuga. Kikikijwe n'ibiti bitotahaye bitanga akayaga. Abandi bana bariko barabarorera.

Ikibuga c'ishure bakinirako rukino rw'umupira w'amaboko kiri inyuma y'irishure abanyeshure bamwe bariko barakina abandi bariko bararorera bambaye impuzu zisa n'ubururu.

Imbere yishure riteye igomwe ryubakishije amatafari ahiye rigasigishwa isima ikagira namadirisha yibiyo hari ikibuga kinini gisize isima abanyeshure bakoresha munkino z'amaboko.

Abanyeshure babiri bambaye impuzu z'ishure bicaye musi y'igorofa imbere y'ikibuga bakinirako urukino rw'umupira w'amaboko. Hari n'ikindi kibuga kiriko utwatsi.

Ishure rigizwe n'igorofa, ikikijwe n'ibiti bitotahaye n'amashugwe, uruzitiro rwayo rwubakishije ,isima rugasigwa irangi ryera hagacapako ibintu bitandukanye. Inyuma yarwo hari ikibuga kinini hari abanyeshure bari kumwe n'umwigisha wabo bariko bagira imyimenyerezo yo kwinonora imitsi.

Abanyeshure bambaye udupira tw' ubururu bahagaze inyuma y' uruzitiro rw' ishure barikumwe n' umwigisha wabo ariko arabakoresha imyimenyerezo yo kwinonora imitsi.

ishure rigizwe n'igorofa zibiri zubakishijwe amatafarahiye zigasigwa irangigera. Hagati yazo hari ikibuga kinini gisizwe isima bakinirako inkino z'umupira w'amaboko hari kandi n'ivyatsi n'amashugwe yo gushariza.

Utuzu twasugumwe twishure ryisumbuye twubakishijwe amatafari ahiye n'imiryango yera dusa neza cane badukorera isuku. Hariho utwabahungu n'utwabakobwa baradutandukanije.

Ishuri riteye igumwe risakajwe amabati ashaka gusan'ukwatsi rutoto imbere yayo hari ikibuga kinini abana bakiniramwo canecane umupira w'amaboko hari, kandi ivyatsi bisharije je n'amashurwe meza harimwo ibisandasanda.

Imbere yishure rigizwe nigorofa rinini cane kukibuga abanyeshure bariko barakina nabarimu bakora imyimenyerezo nonora mitsi

Inyuma y'uruzitoro ry'ishure, rwubakishijwe amatafari ahiye, rukikijwe n'ibiti bitotahaye, abanyeshure bakina umupira w'amaguru. Bari ku kibuga, bambaye udupira tw'ibara ritukura, rijana mu muhondo, bari kumwe n'uwubamenyereza, yambaye agapira kera.

Abanyeshure biga mu mashure yisumbuye, bariko bakinira urukino rw'umupira w'amaboko ku kibuga gisize irangi risa n'urwatsi rutoto. Hari abandi bari ku ruhande bariko bararorera. Hakikijwe n'ibiti vyiza cane bitotahaye.

Akazu ka surwumwe k'abahungu, kubakishijwe amatafari ahiye, kagasakazwa n'amabati. Umuryango wako usigishijwe ibara ryera. Hari umurombero ujana ku yindi miryango.

Utuzu twa sugumwe tubiri kamwe kabahungu akandi kabakobwa, twubakishijwe amatafari ahiye. Imiryango yatwo nayo isigishije irangi ryera kandi irugaye.

Utuzu twa surwumwe tubiri kamwe k'abahungu akandi k'abakobwa twubakishijwe n'amatafari ahiye imiryango yatwo isigishije irangi ryera kandi turugaye.

Ku kibuga c'inkino gikikijwe n'ibiti bitotahaye bitanga akayaga abanyeshure bambaye imipira isa no gwatsi rutoto ni yera bariko barakina urukinorw'umupira awe amaboko.

Urukuta agubakishijwe isima rusizwe n'iranki ruracapfuye cane rukwikijwe n'ibiti vyinshi bitotahaye imbere yaho hari ikibuga hakaba n'ivyatsi vyiza cane.

ishuri ryiza riteye igomwe risakajwe amabati afise ibara rija gusa niry'urwatsi rutoto, imbere yayo hari ikibuga gisizemwo isima kinini harimwo n'ivyo bakinisha umupira w'amaboko.

Inyuma y'ishure ryubakishijwe amatafari ahiye rigakikizwa n'ibiti bitotahaye umwigisha ariko akina n'umunyeshure yigisha urukino rw'umupira w'amaboko ku kibuga.

Ishure ryiza imbere yaryo hari ikibuga kinini bakiniramwo umupira w'amaboko n'ibindi, hari kandi ivyatsi bitotahaye n'amashurwe harimwo ibisandasanda.

Abantu bariko bakinira umupira w'amaboko ku kibuga kinini cagutse, iruhande yaho hari ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto bitotahaye, inyuma yaho hari inzu bishoboka ko ari abantu bahaba, hakikijwe kandi n'ibiti bitotahaye bizana akayaga.

Igorofa nini iteye igomwe igize ishure, isigishijwe irangi ryera, imbere yaho hari ikibuga kinini cane kirimwo isima abanyeshure bakinirako urukino rw'umupira w'amaboko.

Inyuma y'ishure rikikijwe n'ibiti bitotahaye cane bitanga akayaga hari ikibuga abanyeshure bakinirako urukino rw'umupira w'amaboko.

Akazu ka sugumwe kwubatswe mu buryo bwa kijambere gafise isaso zera. Haruguru hasizwe irangi risa n'umuhondo .

Abanyeshure b' abakobwa bavuye mu cigwa co kwinonora imitsi bariko barakina abandi nabo bari imbere yabo babaraba biboneka yuko baryohewe n' ico cigwa bavuyemwo.

Imbere y'ishure, ku kibuga c'umupira, hari imigwi ibiri y'abanyeshure igira itane mu mitwe ngo itware igikombe. N'abayobozi b'ayo mashure bahishikiye, abandi bana nabo bariko barorerera hejuru mw'igorofa.

Akazu kasugwumwe kubatse kuburyo bwa kijambere, harimwo i twarete nziza yera, ariko ikibabaje ntigaherutse gukorerwamwo isuku, karacafuye cane, wogirango ntamuntu aherutse kukajamwo.

Mu kibuga c'inkino abana bariko bakina umukino w'amaboko basiketi, baryohewe cane, n'ahantu heza cane hakikijwe n'ibiti, biraboneka yuko hafutse.

Akazu ka sugumwe kubatswe ku buryo bugezweho harimwo n'itwarete yakijambere imwe bicarako, ariko iboneka ko ishaje, kuko hari bice vyayo bitakiriko harimwo, kandi n'ibikoresho vy'isuku nk'amabase amacupa n'ibindi banyukurisha iyo twarete irimwo umwanda mwinshi cane.

Imbere yuko winjira mukazu ka sugumwe, hari icumba gifise umuryango w'urwatsi rutoto c'ubakishijwe amakaro, hakaba hari nama robine atandukanye abantu bakarabiramwo.

Utuzu twa sugumwe tw'ishuri ritoyi ryaruguru dusa nabi cane irangi ryarafuditse, naho biboneka ko rimwe ryari ryera irindi risa n'ubururu dutatu muri two turafunze n'igufu rin'urufunguzo, ariko kamwe karafunguye ku muryango hakaba haco afiyeko umuhungu.

Abanyeshure b'abakobwa benshi muri bo bambaye imipira y'umuhondo ni yera bariko bakinira ku kibuga kinini kiriko isima umupira w'amaguru kikaba gikikijwe n'ibiti bitotahaye.

Ku mutaga hari igico gisa neza ishure riri ahantu heza cane harimwo n'i bibuga bakiniramwo imikino itandukanye yabo imipira y'amaboko hafi yaho hari ahantu hasa nabi biboneka ko ata sukuba hagirira.

Abana baba kobwa benshi muri bo bambaye impuzu zi mihondo n'izera bariko bakina umupira w'amaboko mu kibuga ciza cane, ku nkengera zaco hari ibiti vyiza bitotahaye bizana akayaga.

Mucumba bakoreramwo ubushakashatsi n'ibipimo bitandukanye umuntu yambaye ikoti yirabura n'agapira gatukura yifotoye, ariko umwe n'abandi harimwo abambaye amataburi ya yera hari ibikoresho vyinshi n'intebe bicarako.

Icumba bapimiramwo amaraso umusalani n'ibindi bipimo cubakishijwe amatafarahiye ku ruhome kikagira n'amasaso hasi, naho bakorera gifise, kandi urumuriro ukwiye hari uwukorerayo yambaye itaburiya yera.

Mu cumba bapimiramwo amaraso, umusarani n'ibindi, har'i mashini zitandukanye, inyabwonko, rugagamisha n'inzindi. Umuforomakazi yambaye i taburiya yera n'amarori ariko yandika mw'ikaye n'ikaramu.

Icumba bakoreramwo ubushakashatsi cubatse neza, harimwo urumuri rukwiye, amakaro yera, irobine irimwo amazi, udutebe dutoyi abanyeshure bicarako, harashajije, harateguye neza.

Umwigisha ajejwe isesangura kw'ishure, ariko ategura ivyaza kwigisha abanyeshure, afise ibikoresho bitandukanye, harimwo inyabwonko, rugagamisha, ikaramu n'ikaye yandikamwo ivyo akeneye vyose.

Kw'ishure ryisumbuye ry'imyuga mw'isomero rimwe umwigisha, ariko arasigurira yongera yereka abanyeshure ingene bakoresha imashini afise bamwe bamukurikira banahagaze abandi na bo bariko barandika ivyo, ariko arababwira.

Icumba cubakishijwe amatafari ahiye rigasigwa n'irangi ryera, hubatswemwo utubati dutandukanye biboneka ko hari ni robine kubera hari amakaro yera.

Mw'isomero abanyeshure bariko biga icigwa c'ibiharuro, umwigisha ariko yandika ku kibaho yongere abasigurira, biboneka ko hari abana benshi basivye kuko hari amameza meza n'amatebe agerekeranye.

Mu cumba c'isomero, aho abanyeshure bo mu mashure yisumbuye bakorera ubushakashatsi, barikumwe n'umwigisha wabo ariko arabereka uko babigenza, bose bambaye udufukamunwa.

Ucinjira ubona robine zubatswe mu buryo bwa kijambere n' amakaro yera, zishobora kuba ari nshasha abanyeshure batararizikoresha kuko ziracafise isuku ryinshi cane.

Ku ruhome rw'isomero ry'ishure rwubakishijwe amatafarahiye hari igipapuro kinini gica fyeko ibihimba vy'umubiri hari umutwe amaboko amaso ukuguru amenyo amatwi n'ibindi hari n'imeza iri ku ibitabo umwigisha akoresha.

Mu bubiko bwibitabo, hari ububati dukozwe mu mbaho no mu vyuma dushinguwemwo ibitabo vyinshi abanyeshure bakoresha mu vyirwa vyabo. Hejuru yatwo hari amakarato yavuyemwo ibisuguti.

Icumba kirimwo utubati tubiri kamwe gashinguwemwo ibitabo bigerekeranye n'amakaye makeyi ,hejuru yakwo hari umudo ,akandi nako karimwo ibikarato vyavuyemwo ibisuguti impuzu n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Icumba cubakishijwe amatafari ahiye, hasi hasize isima. Kirimwo utubati dushinguwemwo ibitabo vyinshi bigerekeranye. Hejuru yatwo ,hari ibikarato vyavuyemwo ibintu.

Icumba kirimwo utubati tubiri, kamwe gashinguwemwo ibitabo vyinshi bigerekeranye, n’amakaye makeya, hejuru yako hari umudo. Akandi nako karimwo ibikarato vyavuyemwo ibisuguti, impuzu , n’ibindi bikoresho bitandukanye.

Mu cumba cubakishijwe amatafari ahiye kigasigwa n'isima hasi hari utubati twinshi dushinguwemwo ibitabo bigerekeranye hejuru hari ibikarato vyavuyemwo ibindi bintu.

Mw'isomero mu gihandewe mwigisha yicaramwo hari meza iriko ibitabo vyinshi ku ruhome, kandi hejuru hari igipapuro gica afyeko ibihimba bigize umubiri w'umuntu nk'umutwe amaboko ukuguru ivi intoke n'ibindi vyose.

Icumba cubakishijwe amatafari ahiye gifise n'idirisha ry'ibiyo kirimwo utubati dushinguwemwo ibitabo vyinshi, hejuru hari amakarato yavuyemwo ibisuguti n'umudo, hasi hari impuzu zisanzaye.

Icumba kirimwo utubati dushinguyemwo ibitabu vyinshi cane bigerekeranye hejuru yaho hari umudo namakarato bitaboneka ibintu birimwo hasi naho hari ivyo bashiramwo imicafu akababido hamwe namakaziye.

Mw'isomero rigizwe n'ubushinguro bugerekeranye, harimwo ibitabo vyinshi vyo gusoma, iruhande yaho hari imeza nini iriko intebe zitandukanye bicarako bariko barasoma.

Icumba cubakishijwe amabuye ahiye, gifise ubushinguro bugerekeranye burimwo ibitabo vyishi bitandukanye , tubona ko kandi harimwo ifoto yerekana ibihimba vy' umubiri.

Imbere y'inyuba kwazishure hari ikibuga kinini kiriko n'ibiti bitanga akayaga abanyeshure bariko barakinirako hari ibikinisho bitandukanye hamanitse, kandi hagati yaco ibe nderarya igihuguc'uburundi.

Isomero ryo mw'ishure rito ritondetswemwo intebe zikozwe mu mbaho abanyeshure bicarako. Imbere ku ruhome rusizwe irangi risa n'umuhondo, hari ikibaho umwigisha akoresha.

Inyubakwa y'ishure rito ikikijwe n'ibiti bitotahaye bitanga akayaga imbere yaho hari ikibuga kinini abanyeshure bariko barakinirako hari n'ivyatsi vyo gushariza.

Abanyeshure babiri biga mu mushure rito bicaye mw'isomero bafise inyabwonko ntoyi bariko bariga kwiyandikisha ifise amabara yera n'ayougwatsi rutoto.

abanyeshure babiri biga mu mashure mato bambaye amashati y'ubururu n'amakabutura ya kaki bafise n'udusakoshi dushonye mu bitenge bafatanye ku rutugu bariko baja kw'ishure.

Isomero ry'ishure ryijimye naho hari uruhande ruto rurimwo urumuri rukeya ritondetsemwo intebe nyinshi abanyeshure bicaramwo. Imbere hari imeza n'intebe z'inyegamo umwigisha yicarako.

Ku meza iri mw'isomero ry'ishure rito, hateretseko ibikoresho bikozwe mu mbaho no mu bipapuro, vyanditseko ibiharuro rimwe, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, icenda n'ubusa. Ni vyo abigisha bakoresha mu gusigurira ibiharuro abanyeshure.

Umwigisha umugore yambaye ishati yera irimwo uturongo twirabura nisaha kukuboko ari kukibaho yeraka abanyeshure ingene bacagagura ijambo mukirundi.

Igitabo c'umunyeshure co mu mwaka wa kane umwigisha w'ibiharuro akoresha kugira ngo akuremwo imyimenyerezo aha abanyeshure giteretse ku meza j'isomero.

Mw'isomero ku ruhome rwubakishijwe amatafari ahiye hamanitsweko ikibaho umwigisha yanditseko ibisoro vyo kugwiza no kugabura kugira abanyeshure babifate ku mutwe.

Inyubakwa z' ishure rito zubakishijwe amatafari ahiye zigasakazwa n'amabati imbere yazo hari ikibuga kinini kiriko n'itange ryirabura rijamwo amazi.

Isomero ry'ishure rito ryubakishijwe amatafari ahiye, rikagira n'idirisha ry'ibiyo, ritondetswemwo intebe nyinshi, abanyeshure bicaramwo ; hasi hasizwe isima.

Abanyeshure biga mu mashure mato, bageze imbere y'isomero ryabo, bambaye ishati z'ubururu n'amakabutura ya kaki, umwe muri bo yikoreye ibase.

Umunyeshure ari mw'isomero wenyene, yicaye ku ntebe y'inyegamo ifisako ameza yandikirako, ariko arimura mw'ikaye ivyo abigisha bamusigiye bivuye mu bitabo.

Mw'isomero ryo mw'ishure, ku ruhome rwubakishijwe amatafari ahiye, hamanitseko igipapuro kinini c'umuhondo gicafyeko umupira wo gukina, intebe, igiti, ikaramu, igitabo, n'agacamurongo, nivyo umwigisha akoresha ariko arasigurira abanyeshure.

Kuruhome rwo mw’isomero ry’ishure, rw’ubakishijwe amatafari ahiye, hamanitse ,igipapuro kinini gisa n’umuhondo gicapfyeko ,inzu, imeza, igiti , ikinga, n’igikombe.

Ingazi zikikijwe n'ivyuma zijana mu nyubakwa z'ubuyobozi bw'ishure yubakishijwe amatafari ahiye, igasakazwa amabati. Amadirisha n'imiryango yavyo, bisize irangi ritukura.

Mu cumba c'ishure, abigisha bateguriramwo ivyigwa vyabo, harimwo amameza menshi n'intebe z'inyegamo. Ibitabo biratondetse ku mameza amwe amwe; abigisha babiri, bambaye amataburiya yera, nibo bicayeyo.

Ibiti bitotahaye bitey 'igomwe, bikikij' inyubakwa zishure, inyuma yuruzitiro har 'ikibuga Kiriko n' ivyatsi n' amashurwe vyogushariza.

Ishure risa neza ryubakishijwe amatafari ahiye rigasakazwa amabati, rifise amadirisha y'ibiyo, harimwo umuco mwinshi ,ritondetsemwo intebe abanyeshure bicarako.

Inyubakwa zigize ishure zubakishije amatafari ahiye cokimwe n' uruzitiro zigasakazwa amabati imbere hari ikibuga kiriko ivyatsi vyo gushariza hari n' ibiti vyinshi biyikikije.

Abanyeshure bambaye amashati y'ubururu amajipo cankwe amakabutura ya kaki bareka kibuga kinini co imbere y'ishure bariko bakina inkino zitandukanye.

Ku ruzitiro rw'ishure rwubakishije isima rugasigwa n'irangi ryera, hacafyeko abakinyi b'umupira w'amaguru batatu bambaye impuzu zisa n'umuhondo, amashesheti yirabura n'ibirato vyera. Imbere yarwo, hari ivyatsi vyo gushariza.

Ishure rigizwe n’igirofa riteye igomwe cane yubakishijwe amatafari ahiye ikagira n’inkingi zera, isakajwe n’amabati, amadirisha, n’imiryango yavyo bisize irangi ritukura. Imbere hari ikibuga abanyeshure bakiniramwo.

inyubakwa zigiz'ishure , zisizwe amarangi asa n'umuhondo , zigasakazwa n'amabati. Amadirisha n'imiryango yazo , asa n'ubururu, imbere yazo, hari ivomo ry'amazi abanyeshure bakoresha . Ry'ubakishijwe n'isima.

Ucinjira, kw'ishure , har'umurombero, ujana muma somero. Mukuboko kw'ibubanfu niho abanyeshure ,bamanika amasakoshi yabo, mukw'iburyo naho hanitse ibitambara bitandukanye , abanyeshure, bariko binjira muma somero.

Intebe abanyeshure bicarako, zitondetse ku kibuga munsi y'ibiti bitanga akayaga. Imbere y'aho hari imiduga ihagazeho.

Mw'isomero ryubakishijwe amatafari ahiye, rigasigwa n'isima hasi, rifise n'idirisha ry'ibiyo ritànga umuco mwinshi, hari imeza n'intebe y'inyegamo y'umwigisha. Hari n'intebe z'abanyeshure.

Isomero ry'ishure yubakishijwe amatafarahiye igasirwa n'irangi ry'umuhondo risakajwe amabati harimwo intebe nyinshi abanyeshure bicarako impere hari ikibaho bandikako.

Inyubakwa s’ybakishijwe amatafari ahiye zigasakazwa n'amabati atukura zigizishure imbere yazo hari ibiti bibiri bitangakayaga hari n'ikibuga kinini abanyeshure bakiniramwo kigizwe n'ibikinisho vyinshi hamanitse n'ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Mw'isomero ry'ishure ritoyi ifise amadirisha y'ibiyo menshi rigasirwa irangi ryera n'iryirabura ku mpome hasi hasizwe iritukura rifise intebe z'amabara atandukanye hariyo umwana umwe gusa abandi bagiye gukina.

Mw'isomero ryo mw'ishure ritoyi umunyeshure yambaye impuzu za kaki, ariko yandika ku kibahu akora umwimenyerezo w'ibiharuro.

Ucinjira ushikira kukibuga kinini kiriko uruzitiro rwiryo shure rusize irangi ryumuhondo niryubururu ufise numuryango wivyuma rusize irangi ritukura indani hari inyubakwa zikikijwe nibiti bitotahaye

Inyubakwa ziri mw'igorofa zubakishijwe amatafarahiye, zigasakazwa n'amabati, zigize ishure, zikikijwe n'ibiti bitotahaye bitanga akayaga ninaho imiduga ihagarara, imbere yazo hari ikibuga kinini abanyeshure bakiniramwo.

Ishur' igizwe n inyubakwa yubakishijw' amatafar'ahiye, igasakazw' amabati, amadirisha n' imiryango yazo risiz' irangi ryera, inkingi zo zifis' ibara risa n' ubururu ucinjir' ushikira mu marembo ukurir' ingazi zijana mu masomero.

mu isomero ryo mw'ishuri ritoyi risizwe irangi ryera n'iritukura ku mpome harimwo intebe nyishi zikozwe mu mbaho no mu vyuma bisize irangi ry'ubururu.

Inyuma y'ishure ifise uruhome rusizwe irangi ryera hari utuzu twasugumwe abanyeshure bakoresha twubakishijwe amatafari ahiye tugasakazwa n'amabati dufise imiryango ikozwe mu mbaho, kandi iruguruye.

Ucinjira kw'ishur' ushikira ku muromber' ujana k' umuryang' usa n' ubururu winjira mu masomero. Inyubakwa z ubakishijw' amatafar'ahiye, zigasakazw' amabati, abanyeshure baho bambar' amashati asa n' umuhondo n' amajipo canke amapantaro asa n' urwatsi rutoto.

Isomero ry'ishire ryubakishijwe amatafari ahiye, rifise idirisha ry'ibiyo, harimwo intebe nyinshi z'abanyeshure bicarako zikozwe mumbaho, hasi hasize isima.

Isomero ry'ishure ryubakishijwe amatafari ahiye rigasakazwa amabati, amadirisha nay'ibiyo, umuryango na wo usize irangi risa n'umuhondo, imbere hasize isima.

Ishure rigizwe n'inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye , zigasakazwa amabati atukura. Amadirisha nay'ibiyo , imiryango nayo isize irangi risa n'umuhondo. Rifise n'itangi imbere yayo. Hari ikibuga kandi kirimwo ivyatsi vyo gushariza n'amashugwe hari n'ibiti biyikikije.

Ishure rigizwe n'inyubakwa zubatswe n’amatafari ahiye igasakazwa n'amabati y'ubururu nay'atukura, amadirisha y'ibiyo, imiryango isize iragi ry'ubururu imbere har'ikibuga kinini kiriko n'ivyatsi vyo gushariza.

Urukuta rumaditseko igipapuro kinini c'umuhondo gica fyeko icupa akayabu umukubuzo, isomero, indobo n'ibindi ni vyo umwigisha akoresha mu gusigurira abana.

Isomero ritondetswemwo intebe nyinshi abanyeshure bicaramwo ku ruhomerw' imbere rusiziranga irisa n'umuhondo hamanitseko ikibahu umwigisha yandikako hasi hasizwi isima.

Abanyeshure bari munzira bagenda kwishure bambaye amashati yubururu amakabutura ya kaki nama sakoshi akozwe mu bitenge bafatanye kurutugu bagenda kwishure

Inyubakwa zubatse bitandukanye zigize ishure. Imbere yazo hari ikibuga kiriko ivyatsi vyo gushariza. N'igiti kinini gitanga akayaga kirahari. Uhahagaze ubona imisozi ihanamye.

Ishure rigizwe n'igorofa itayigomwe, yubakishijwe amatafarahiye igasakazwa n'amabati, ikagira n'inkingi zisize iranga igera, amadirisha n'imiryango bisize irangi ritukura ucinjira ushikira ku ngazi z'ikujana mu masomero.

Ishure rigizwe n'inyubakwa zitatu zubakishijwe amatafari ahiye, zigasakazwa n'amabati. Hagati yazo hari ikibuga kirimwo amashurwe n'ivyatsi vyo gushariza.

Isomero riteye igomwe risharije hariko amasanamu n'isaha irimwo intebe nziza cane z'inyegamo harimwo n'imeza zisize amabara atandukanye, hari n'utubati dushinguwemwo ibitabo vyinshi abanyeshure bakoresha.

Ishure rigizwe n 'inyubakwa zubakishijw' amatafar'ahiye zikagir' amadirisha yibiyo n' imiryang' isize irangi risa n' umuhondo, imbere har' ikibuga kinini abanyeshure bakinirako, uruzitiro rwayo rugizwe n' ibiti.

Imeza yumwigisha hari udukombe tubiri kamwe kajishe kagacapako numusaraba karimwo amakaramu yamoko atandukanye akandi nako nagasanzwe hari nifimbi nintebe bicarako

Ishure rigizwe n'inyubakwa zibiri. Imbere yazo hari ikibuga kinini. Abanyeshure batatu bariko bakora imyimenyerezo yo kwinonora imitsi. Hakaba hananitse kandi ibendera y'igihugu c'uburundi.

Uruzitiro rw'ishure, rugizwe n'amabuye n'umuryango utukura; inyuma yarwo hari ikibuga kinini kiriko ivyatsi vyo gushariza; rukikijwe n'ibiti bitotahaye; imbere hari inyubakwa yubakishijwe amatafari ahiye igasakazwa n'amabati.

Isomero ry'ishure risizwe irangi ryera ku mpome, hasi isima, ritondetsemwo intebe nyinshi zikozwe mu mbaho, abanyeshure bicarako.

Mwisomero ry'ishuri ritoyi ,rifise uruhome ry'ubakishijwe amatafari ahiye , harig'ipapuro kinini gisa n'umuhondo gicapfyeko, umupira, intebe y'inyegamo, igiti, ikaramu , igitabo n'agacamurongo.

Ishure rigizwe n'inyubakwa nyishi harimw'igorofa. zikikijwe n'ibiti bitotahaye, Imiduga ihagaze musi yavyo, hari n'ikibuga kinini abanyeshure bakiniramwo inkino zitandukanye.

Ku ruhome rwo mw'isomero ku gipapuro kinini cera umwigisha yacafyeko abantu bagize umuryango munini ari bo dawe mawe mushikanje musazanje marume mama wacu nyokuru na sokuru.

Ishure rigizwe n' inyubakwa zitandukanye, zisizw' irangi ry' umuhondo, inyum' amadirisha n' imiryango bisa n' ubururu, zikikijwe n' ibiti vyinshi bitotahaye, imbere har' ikibuga kinini, abanyeshure bakinirak' urukino rw' umupira w' amaboko n' izindi...

Ishure rigizwe n' inyubakwa z'ubakishijw' amatafar' ahiye, amadirisha yibiyo, zigasakazw' amatigura, har' ibiti bizikikije, imbere yaho har' ikibuga kirik' ibikinisho bakinisha, n' ivyatsi n' amashurwe yo gushariza, hari n' imisoz'ihanamye.

Ishure rigizwe n'inyubakwa uwakishijwe yamatafarahiye igasakazwa amawati imiryango yayo isize irangi ry'ubururu amadirisha na yo irisa n'umuhondo imbere yayo hari ikibuga kiriko amaa ashurwe n'ivyatsi.

Ishure rigizwe nigorofa zibiri zubakishijwe amatafari ahiye zigasakazwa amabati imiryango namadirisha yazo asize irangi ritukura inkigi zo zirera kuruhande hari ibiti bitanga akayaga imbere yazo hari ikibuga kinini abanyeshure bakiniramwo

Ishure rigizwe n'inyubakwa yubakishijwe yamatafarahiye igasakazwa n'amabati amadirisha n'imiryango yavyo bisa n'urwatsi rutoto imbere hanze hasizisima hakaba n'ivyatsi vyo gusa shariza n'amashurwe ku mpande hari ibiti bitanga akayaga.

Inyubakwa y' ishure yubakishijwe n' amatafari ahiye igasakazwa n' amategura inyuma yayo hari ibiti vyinshi bitanga akayaga imbere naho hari ivyatsi n' amashugwe vyo gushariza hari n' ibikinisho abanyeshure bakinisha.

Isomero ritondetsemwo intebe nyinshi abanyeshure bicaramwo, imbere hari imeza nini iriko n'intebe zinyegamo abigisha bicaramwo, ifise idirisha y'ibiyo itanga urumuri rwinshi.

Inyuwaka z'ishure zubakishijwe amatafarahiye zigasakazwa amabati, imbere yazo hari igiti kinini gitanga akayaga, hari n'ikibuga ciza gisizisima abanyeshuri bakenerako urukino rw'umupira w'amaboko n'izindi.

Ishure rigizwe ni'nyubakwa zitandukanye zimwe zubakishijwe amatafari ahiye izindi zisize isima inyuma zigasakazwa amabati. Zikikijwe n'ibiti bitotahaye hari n'ikibuga kinini abanyeshure bahagazeko, hariho n'ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Ishure rigizwe n'inyubakwa yubakishijwe amatafari ahiye igasakazwa n'amabati. Amadirisha yayo afise ibiyo agasiga n'irangi ryera. Inyuma yaho hari ikibuga gicafuye ariko kirimwo ibiti bitanga akayaga.

Ishure rigizwe n'inyubakwa zubatse hagati y'ibiti bitanga akayaga. Inyuma y'uruzitiro hari ikibuga kinini, abanyeshure bakinirako inkino zitandukanye. Hari umuduga uhahagaze.

Uruzitiro rw'ishure rusoranijwe n'ibiti nta muryango rufise hari ikibuga imbere y'inyubakwa zayo hari n'abanyeshure bahahagaze.

Inyubakwa y'ishure yubakishijwe amatafari ahiye, igasakazwa n'amabati. Ifise amadirisha asize irangi ry'umuhondo n'imiryango isa n'urwatsi rutoto. Imbere hari amashurwe n'ivyatsi vyo gushariza.

Ibiro vy'ubuyobozi bw'ishure, vyubakishijwe amatafari ahiye, bigasakazwa n'amabati. Umuryango wavyo usize irangi ryera kandi uruguruye.

Abanyeshure biga mu mashure mato bahagaze ku kibuga baraba ku ruzitiro rw'ishure rumanitseko ibipapuro binini abigisha baca fyeko bakandikako n'ibintu bashaka kubigishabe riki raata wukubita urugohe urwo ruzitiro rukikijwe n'ibiti bitotahaye.

Mw'isomero ryo mw'ishure ritoya , umwigisha w'umugore, ahagaze imbere y' ikibaho ariko atanga icirwa c' ikirundi; ariko abigisha ingene bacagagura ijambo.

Igorofa ry'akarorero rigize ishure ryubakishijwe amatafa rahiye uruzitiro rwayo usize isima u muryango na wo uratukura imbere yaryo hari ibiti bitanga akayaga.

Ishure rigizwe n'igorofa riteye igomwe ryubakishijwe amatafari ahiye rikagira inkingi zera, amadirisha n'imiryango bisigishijwe irangi ritukura, hari ingazi zigenda hejuru n'ikibuga kirimbere abanyeshure bakinirako.

Isomero ryishure ryubakishijwe amatafari ahiye rirasakazwa amabati, rifise amadirisha yibiyo nimiryango imbere hasize isima.

Mwisomero ryishure ritoyi kukibaho imbere hacafye ibihimba vyumubiri wumuntu hariho uruhanga, umushatsi, umutwe, amaso, amenyo, urutugu, amaguru, amaboko, intoke, nibindi..

Ku kibuga c'ishure kiri imbere y'inyuba kwa zaryo musi y'ibiti bitotahaye bitanga akayaga hari intebe zitondetse z'abanyeshure imbere yaho hari aho imiduga ihagarara.

Ishure rigizwe n'inyubakwa zubakishijwe amatafa rahiye, zigasakazwa n'amabati. Imiryango n'amadirisha yavyo bisize irangi risa n'umuhondo. Imbere yayo hari ikibuga kinini abanyeshure bakiniramo uruzitiro rwayo, rugizwe n'ibiti bitobito.

Urukuta rw'ishure rwubakishijwe isima rugasigwako irangi ryera rucafyeko umwigisha ariko yerekana ivyanditse ku kibaho n'abanyeshure bicaye ku meza, n'intebe z'inyegamo imbere yiwe bariko barakurikira. Hasi hari ivyatsi vyo gushariza.

Mw' isomero ryo mw'ishure ritoyi impande y'idirisha ry'ibiyo, hari igipapuro kinini kimaditseko utundi dutoyi twanditseko indome n'amajambo zigize.

Inyubako y'ishure yubakishijwe n'amatafari ahiye, igasakazwa amabati. Imiryango n'amadirisha bisize irangi ryera. Imbere hasize isima, hakaba hari n'ingazi zija mu yandi masomero.

Isomero ry'ishure risize irangi ryera niritukura kumpome ririmwo intebe nyishi abanyeshure bicarako zikozwe mumbaho n'ivyuma bisize irangi ry'ubururu

Isomero ry' ishure ritoyi, risizw' irangi ryera ni ritukura kumpombe, ritondetsemw' intebe nyinshi z' abanyeshure zikozwe mu mbaho, no mu vyuma bisiz' irangi ry' ubururu.

Mw'isomero ryo mwishure igishushanyo c'umubumbe w'isi giteretse kumeza kiriko ishinga ya amerika afirika iburaya n'izindi ni co umwigisha akoresha mu gusigurira abanyeshure ibihugu bigize isi.

Mw' isomero riteye igomwe cane, ririmwo utubati twegamitswe ku mpome , hashinguwemwo ibitambo vyinshi . Hamanitswe kandi amasanamu atandukanye hamwe n' isaha. Amameza n' intebe z' inyegamo abanyeshure bicaramwo navyo birahari.

Ku ruhome rwo mw'isomero ry'ishure hamanitse igipapuro kinini c'umuhondo canditseko indome biga, n'umwigisha yabishize ko kugira ngo azobisigurire abana.

Ishure rigizwe n' inyubakwa nyinshi ,zikikijwe n' ibiti vyinshi bizana akayaga .Imiduga ihagaze munsi yivyo biti. Hari Ikibuga kinini , abanyeshure bakiniramwo ,hakaba hamanitse n' ibendera ry' igihugu c' Uburundi.

Ishure riteye igomwe riri ahantu heza cane hagati y'ibiti rigizwe n'inyubakwa zitandukanye zisa neza imbere yazo hari ibiti bitanga akayaga n'ikibuga abanyeshure bakinerako inkino zitandukanye harimwo n'ibikinisho.

umunyeshure yicaye mwisomero wenyene ku ntebe y'inyegamo afise ibitabo vyinshi n'ikaye ariko arimuramwo yari yasivye kwishure nico gituma ari wenyene

Ishure rifise utuzu twa surwumwe dutandatu, twubakishijwe amatafari ahiye. Imiryango yatwo isize irangi risa n'ubururu. Dutatu muritwo turugaye utundi turuguruye.

Ishuri rigizwe n'igorofa inini cane ifise amadirisha menshi yubakishijwe amatafarahiye rifise n'itangi ry'amazi uruzitiro rwayo na gwo rusize irangi ryera.

Inyuma y'ishure ryubakishijwe amatafari ahiye rikagira amadirisha n'imiryango itukura, amabati hejuru hari n'inzira igenda inyuma, iryo shure kandi rikikijwe n'ibiti vyinshi hasa neza.

Inyubakwa nyinshi zigize ishure inyuma yaryo hari ibiti vyinshi bitotahaye bitanga akayaga imbere na ho hari ikibuga kinini abanyeshure bakinirako urukino rw'umupira w'amaboko.

Hejuru impande y'idirisha ku ruhome hamanitse ikengeri bashizeko umugozi muremure kugira ngo abana bashobore kuyikwega ngo bayivuze, bayikoresha mu gihe bamenyesha abanyeshure ko agezeo kwasohoka canke binjira mw'ishure.

Ishure ryubakishishwe amatafari ahiye rigashikirwa ninkingi zubururu akaba ari niryo barara risize kumadirisha no kumiryango inyuma hari ibiti vyinshi imbere yaryo hari ikibuga kinini abanyeshure bakiniramwo

Ishure risharije cane risize amabara y'umuhondo n'ayera rigasakazwa amabati atukura, inkingi yazo imiryango n'amadirisha bisize ubururu, imbere yaho hari ivyatsi vyo gushariza.

Umwana wo mw'ishure litoyi avuye mubiro kwuzana ingwa yatumwe na mwigisha zifise amabara menshi ayera ayo umuhondo ayatukura n'ayo ubururu.

Ishure rinini. Rifise imiryango n'amadirisha bisizwe irangi ryera. Rizitijwe n'ivyuma bisize ubururu. Inyuma yavyo hari ibiti bibiri n'ikibuga kinini, akaba ariho imodoka zihagarara.

Umwigisha w'igifaransa, wo mu mashure matoyi, yigishije abanyeshure ku vyerekeye gushira amavuga muri kubu no muri kahise; kugira ngo babandanye bavyibuka, yaciye avyandika ku rupapuro runini, hanyuma arushira ku ruhome rw'iryo somero.

Mw'isomero, ku ruhome rwubakishijwe amatafari ahiye, hamanitsweko urupapuro runini rw'umuhondo rwanditsweko ibiharuro kuva kuri rimwe gushika kuri mirongo ibiri. Umwigisha yariko abereka ingene bavyandika mu majambo.

Mw'isomero ryo kwi'ishure ritoyi, umwigisha ariko yandika kukibaho yereka abana, abanyeshure bicaye kuntebe bariko bimura mu makaye yabo.

Ishure rifise utuzu twa sukumwe dutandatu twubakishijwe amatafari ahiye tugasakazwa n'amabati dufise imiryango isa n'ubururu dutatu muri two ni two twuguruye utundi turugaye.

Ikibuga kiri hagati y'inyubakwa zine zibiri murizo igorofa zigize ishure, ibiti kandi biri ku ruhande, abanyeshure bariko barakina hagati.

Imbere y'inyubakwa z'ishure, zubakishijwe n'amatafari ahiye, zigasakazwa n'amategura. Hari ikigega c'amazi gikikujwe n'ivyatsi n'amashugwe meza ateye igomwe.

Isomero ry' umwaka wa gatatu c rirafunze rifise umuryango usize ibara ryera biboneka yuko abana bose batashe ko amasaha yageze.

Mw'isomero ryo mw'ishure ritoyi ryubakishijwe amatafari ahiye rigasigwa n'amabara yera hari ikibaho canditseko icigwa c'igifaransa.

Mu ruzitiro rw' ishure rwubakishijwe ivyuma bisize irangi ritukura, risa n' urwatsi rutoto n' iryera, hari ikibuga kinini imiduga ihagararamwo. Abana n' abavyeyi babo niho bahurira.

Inyubakwa zibiri zigize ishure zubakishijwe amatafari ahiye zigasakazwa amabati y'ubururu ari na ryobara isize imiryango n'amadirisha imbere yaho hari ikibuga kinini abanyeshure bakiniramwo amaja inyuma na ho hagati yazo hari umurima utotahayewe ibitoke.

Ishure rigizwe n'inyubakwa zubakishijwe amatafari zigasakazwa n'amabati, imbere hari ikibuga kinini, hari abavyeyi n'abigisha, k'uruhande hari ibiti vyinshi n'ivyatsi vyo gushariza.

Ishure rigizwe n'inyubakwa zibiri zubakishijwe amatafari ahiye zigasakazwa n'amabati, zifise amadirisha yibiyo n'imiryango isize irangi risa n'ubururu, imbere Yazo hari ikibuga kinini kiriko ibiti bitotahaye biteye igomwe, inyuma hari ikigega bashiramwo amazi.

Ishure rigizwe n'inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye, zigasakazwa n'amabati atukura, imbere hari itangi bashiramwo amazi, inyuma yaryo hari utuzu twa sugumwe twubatswe neza, tugasigwa n'ibara risa n'urwatsi rutoto ku miryango no ku mabati.

Inyubakwa zibiri zigize ishuri zubakishijwe amatafari ahiye zigasakazwa amabati. Amadirisha n'imiryango yazo asize irangi risa n'ubururu. Zikikijwe n'ibiti bitotahaye. Abanyeshure baho bambara impuzu zisa n'ubururu n'izitukura.

Ishure ryiza cane rigizwe n'igorofa nini ishigikiwe n'inkingi z'urwatsi rutoto. Imbere yaho hari ikibuga kinini kirimwo ibikinisho abana bakinisha, hateyemwo n'igiti, mbere hamanitsemwo n'idarapo ry'igihugu c'Uburundi.

Mwisomero kukibaho ikibazo cicirwa cigifaransa ubwambere umwarimu yabasomeye amajambo babyandika kumpapuro zabo, ubwakabiri yabahaye imperekeranya zivanze abasaba ngo bazitondeke batore ijambo ryo.

Imbere y’ibiro vy’umuyobozi w’iryo shure, hari ingazi nyishi Kandi ndende ubanza gucako, zikikijwe n’ivyuma bisize irangi ritukura.

Ishuri rigizwe n'inyubakwa zitandukanye, zubakishijwe amatafari ahiye, zigasakazwa n'amabati atukura; hagati yazo hari itangi ijamwo amazi; inyuma hari akazu ka surwumwe gafise imiryango isa n'urwatsi rutoto.

Umwigisha yateguye isomero abanyeshure bazokwigiramwo harimwo intebe nakameza kiwe nibintu yagiye amanika kuruhome azokenera mukubigisha

Ishure, rifise uruzitiro rw'amabuye ahiye, rikikijwe n'ibiti vyinshi cane. Inyuma hariyo n'ikibuga kinini .Imbere inyubakwa z'amashure zubakishijee n'amatari ahiye, zigasakazwa n'amabuye atukura.

Ishure rigizwe n’igorofa ritey’igomwe, rifise uruzitiro rw’ubakishijwe amatafari ahiye. Hari Kandi igiti kinini cane gitanga akayaga . Amarembo yaryo aguma yuguruye , n’umuzamu Ari hanze.

Abigisha bo mw'isomero ry'ikiburo musi bariko bategura aho abanyeshuri bazoza kwigira hari utumeza duto n'udutebe bitey igomwe bifise amabara atandukanye y'ubururu umuhondo urwatsa i lutoto n'ayatukura harimwo n'ibikinisho vyinshi cane.

Ishure rigizwe n’inyubakwa zubakishijwe amatafar’ahiye , zigasakarwa , n’amabati. Zikikujwe n’ibiti , kuruhande har’umurima w’ibigori. Inyuma har’imisozi ihanamye.

Ishure igizwe n'inyubakwa zibiri yubakishijwe amatafari ahiye n'amabati. Ikikijwe n'ibiti bitotahaye. Ifise ikibuga kinini abanyeshure bakiniramwo. Bakaba bambara impuzu z'ishure z'ubururu hamwe n'izitukura.

Umwigisha ahagaze mw'isomero, imbere y'ikibaho araba abanyeshure bicaye ku ntebe bambaye impuzu zera n'izirabura, bashize ibipapuro hejuru bacapyeko umwimenyerezo yabahaye.

Mwisomero ryishure ryibura munsi umwigisha ariko arategura ivyo azokoresha mukwigisha icigwa cibiharuro abana batoyi.

Isomero riteye igomwe, ririmwo utubati dushinguyemwo ibikoresho vyinshi, ama meza ashasheko ibitambara vy' amabara atukura, umuhondo n' ubururu, harimwo n' intebe z' inyegamo abanyeshure bicarako.

Shuri biga mu mashure mato mato bahagaze inyuma y'uruzitiro rw'ishure ryabo imbere yabo hari ikibuga kinini cane, ariko bariko baraba mw'ishure imbere vyoshobokako boba babugaranye, kubera gucererwa.

Inyuma kwa zitatu zishigikijwe n'inkingi z'ubururu zigize ishure, zikikijwe n'ibiti bitotahaye imbere yazo hari ikibuga kinini hari ni'igiti kirekire kimanitse ko inkengeri abana bakoresha mu gihe co gusohoka canke co kwinjira.

Icumba c'ishure gisizwe n'irangi ry"umuhondo ku mpome, hasi isima kirimwo utubati dushinguwemwo ibitabo, n'ibindi bikoresho. Harimwo n'imeza nyishi ziteretsweko amamashini n'intebe z'inyegamo n'imitaka iri hasi.

Mu kibuga kinini c'ishure hari imodoka abavyayi n'abana benshi bahahagaze uruzitiro rwaho rukuzwe n'ivyuma risize irangi ritukura ryera n'iryourwatsi rutoto ikijwe, kandi n'ibitsi vyinshi bitotahaye bizana akayaga keza.

Isomero ririmwo intebe nyinshi ,zikozwe muvyuma nomumbaho , impome ziryo shure zisize ibara ritukura .

Ishure riteye igomwe cane, ry'ubakishijwe n'amatafari ahiye, rigasirwa n'irangi ryera. Uruzitiro rwayo rukozwe mu isima, rifise n'umuryango utukura.

Uruhome rw'ishure rwubakishijwe amatafari ahiye n'isima rumanitsweko ikibaho canditsweko ibiharuro kuva kuri zero gushika ku gihumbi. Nico abigisha bakoresha bariko bigisha ibiharuro abanyeshure.

Ishure ryiza cane risizwe amabara atandukanye yishimikijwe n'inkingi z'isa n'ubururu akaba arina ryo bara risize amawudirisha n'imiryango amabati na yo asize i rangi ritukura imbere yaryo hari utwatsi twiza twagushariza.

Umunyeshuri umwe yicaye ku ntebe ariko akora imyimenyerezo afise ibintu vyinshi imbere yiwe, ibitabo, amakaye, n'ikaramu, ariko ubona bisa ni vyamunaniye, kuko ikaramu yariteretse hasi ariko araba imbere.

Mw'isomero impande y'intebe hateretswe ibido ijamwo amaritiro mirongo ibiri y'amazi bakoresha mu kuvoma. Iracafuye ntiherutse kozwa.

Ishure rigizwe n'inyubakoa yubakishijwe yamatafarahihe igasakazwa amabati imiryango yayo isa n'urwatsi rutoto amadirishana yasize irangi risa n'umuhondo imbere yaho hari ikibuga kirimwo ivyatsi vyo gushariza n'amashugwe.

Ishure rifise ibiro vy'abayobozi vy'ubakishijwe amatafari ahiye, rigasakazwa n'amabati. Imiryango n'amadirisha yavyo isize ibara risa n'urwatsi rutoto, imbere hari ikibuga gitoyi.

Isomero rishasha barisukuye ngo bitegurire umwaka mushasha w'ishure. Intebe zirahanaguye, ikibaho gisa neza, amadirisha, imiryango, vyose ni vyiza.

Isomero ry'ishure ritondetswemwo intebe nyinshi z'abanyeshure bicarako harimwo n'izinyegamo n'imeza nini isizirangi risa n'ubururu, hari urumuri rwinshi ruva kwidirisha.

Isomero ririmwo intebe risa neza ,hasizwe no kuruhome irangi ryera, bibonekako bakunda kuhakorera isuku, bishobora kuba atabanyeshure baherutse kuza kwigiramwo.

Akabati gashinguwemwo ibintu bitaramenyekana kegamitswe k'uruhome rw'isomero rwubakishijwe amatafari ahiye n'isima, haraboneka kandi kuruhande ikibaho canditsweko hasi naho har'akandi kantu karimwo impapuro.

Mw'isomero ry'ishure ritoyi ku ruhomi rwubakishijwe amatafari ahiye hari ikiwaho canditseko icirwa c'igifaransa umwigisha yatanze ikibazo ku banyeshuru gi.

Isomero risukuye cane risize amabara yera kumpome hasi isima , itodetsemwo intebe nyinshi, abanyeshure bazokwigiramwo nibatagura amashuri.

Ishure rigizwe n'inyubakwa iteyigomwe yubakishijwe amatafari ahiye isakajwe namabati, ifise n'inkingi zisize ibara ryera amadirisha n'imiryango yavyo bisize irangi ritukura hari kandi ikibuga imbere yayo.

Ishure rigizwe n'inyubakwa yubakishijwe amatafari ahiye rigasakazwa n'amabati rikikijwe n'ibiti imbere yaryo hari ikibuga kinini mu kuboko kw'ibubamfu hari isengero rinini.

Ishure ryiza n'aho ryubakishijwe n'amatafari y'ivyondo, rifise n'inkingi rizifashe . Abanyeshure baho bambara imputsu z'ishure zisa n'ubururu. Bafise kandi ikibuga kinini co gukinirako.

Isomo risigishijwe ibara ry'umuhondo ku mpome ,rikagira n'idirisha ry'ibiyo, hasi risizwe n'isima ,ritondetsemwo intebe zikozwe mu mbaho n'ivyuma abanyeshuri bicaramwo.

Mw'isomero ryo mw'ishure ritoyi umunyeshure yariko arimura ibintu abikura mu gitabo abishira mw'ikaye yiwe araruhutse kuko yari arushe. N'ikaramu yarishize ku ntebe.

Ishure rigizwe n'inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye zigasakazwa amabati rikikijwe n'ibiti bitotahaye n'ivyatsi n'amashugwe biteyigomwe ku mpande hari isengero.

Inyubakwa y'ishure yubakishijwe amatafari ahiye ifise imiryango isize irangi ry' ugwatsi rutoto amabati yayo arashaje kandi aguye ingese ikibuga kinini kiri inyuma y'uruzitiro.

Ku ruhome rwubatswe n'amatafari ahiye hamanitsweho impapuro zanditsweko imperekeranya vyerekana ko ari ivyo umwigisha yateguye kugira ngo yigisha abana kwandika n'ugusoma ikirundi.

Ku ruzitiro rw'ishure rwubatswe n'isima bagasiga irangi ryera handitsweko indome, ndetse n'ibiharuro kugira ngo abantu barengana bagende babisoma, risa neza no hasi hari ivyatsi bishariza.

Mw'isomero har'intebe nziza zikoze mu vyuma no mu mbaho, kukibaho imbere hacapfyeko ubwoko bw'impuzu zitandukanye: amashesheti, amakaravati, amakanzu, amajipo, amapantaro, amakabutura, n'ibindi.

Kukibaho co mw'isomero ,umwigisha yahaye imyimenyerezo yicirwa c'igifaransa abanyeshure, yabahaye iyigera mur'ine ngo bishure neza batihenze kandi bavyitondere.

Ucinjira kuri iryo shure, hari inzira imwe iriko isima, iyindi iriko amasaso. Ucubona umuryango w'ubururu akaba ariwo ucamwo kugira ngo uje mu masomero. Abana baho, bambara imipira isa n'umuhondo hamwe n'ama pantaro canke amajipo yirabura .

Inyubakwa y'ishure igizwe n'igirofa nini ifise amadirisha menshi n 'imiryango isa n'ubururu ifise n'inkingi zera harimwo n'iyindi nzu iruhande n'amashurwe asharije , n'ibiti hirya no hino ,bafise n'ikibuga kinini abana bakiniramwo.

Imbere y'ishure ryiza hari ikengeri bavuza mu gihe abanyeshure bagire basohoke canke ngo binjire, hari kandi amashugwe y'ibisandasanda yo gushariza.

Mu gipangu hari i modoka ihagaze impande ya konteneri hari n'ahantu bakarabira mu ntoke ku rundi ruhande na ho hari aho bakinira umukinowae amaboko vuleeboli.

Ucinjira kw'ishure ryisumbuye rya Gatagara, ubona ku ruhome rwubakishijwe amatafari ahiye, amabwirizwa ngenderwako abanyeshure biga kuri iryo shure bategerezwa gukurikiza.

Uruhome rwubakishijwe amatafari ahiye, rugakazirwa n'isima, ruriko igipapuro gicafyeko indobo, icupa, akayabu, umukubuzo. Bagikoresha mu kwigisha abana ibikoresho bitandukanye.

Ishure ryiza cane risharijwe n'amabara atandukanye ,harimwo irisa n'urwatsi rutoto ,iritikura ,iryera, n'ayandi yubatswe imbere yaho hari amashurwe meza cane, ashariza hakaba haca inzira ija muyindi nyumbakwa ishobora kuba ari ibiro vy'abayobozi.

Ikirasi c'abana bikiburamwaka kirateguye neza, harimwo ibitabo bitandukanye, amabara menshi atukura, y'umuhondo, yera y'ubururu, y'urwatsi rutoto n'ibikinisho vyinshi bituma abana baryoherwa, udutebe, utumeza dutoyi.

Ishuri rishigikiwe n'inkingi nyinshi rifise amasomero atatu, amadirisha yaryo be n'imiryango bisa n'ubururu, rifise kandi amabati atukura, impome zayo zisize ibara ritukura rijana ku muhondo hamwe n'irindi ryera.

Haruguru y'ibarabara har'ishure ritangaje ryubatswe n'amatafari ahiye rigasakazwa n'amabati atukura, rikikijwe kandi n'ibiti bitotahaye, ikindi hari amatangi bivuga yuko rishobora kuba rifise ingorane y'amazi.

Inyuma y' ishure mu kuboko kw' ibubamfu hari utuzu twa sugumwe abanyeshure bajamwo, iruhande yaho hari ikindi cumba babikamwo ibikoresho bitandukanye bakoresha mu masuku.

Ishuri ritoyi ,ariko ryiza rifise inkingi nyinshi, ryubakishijwe amatafari ahiye, rikagira imiryango n'amadirisha bisizwe ibara ry'ubururu ,har'intebe Kandi iri imbere y'ishure ,bishoboka k'umwigisha ashobora kuba yarayicayeko.

Ishure rifise inkingi nyinshi zirishigikiye zisizwe amabara atandukanye yera ariko biboneka yuko yatanguye gucafura kubera batayoza neza kumusaya waryo hari intebe iteretsweko indobo irimwo amazi yo gukaraba.

Mu mwanya w'ugukena urageze none abana basohotse bariku bakinira hanze imbere y'ishure iryo shure risa neza, naho rimaze imyaka myinshi abana bambara imforome zitukura hamwe ni zisa izishaka gusana kaki.

Indangagihe y'ivyigwa vy'indwi yose kuva ku wambere gushika ku wa gatanu, bishobora kuba ar'ivyo mu mashure yisumbuye uravye ubwoko bw'ivyirwa birimwo.

Mw'isomero ry'ikibura musi risharijwe cane n'amashusho vya cabwe n'abana n'abigisha baho hari abana benshi n'abavyeyi babo bariko baraba, kandi kumbonesha kure hariko haba udukino dutandukanye tw'abana.

Akabati karimwo ibintu bitandukanye kegamiye ku ruhome rw'isomero ryubakishijwe amatafari ahiye hasi yaho na ho hari agaseke karimwo impapuro nyinshi ku rundi ruhande na ho hari ikibaho canditse ko ibintu bitari bike.

Ku ruhande rw'ishure risharijwe n'amabara atandukanye atukura y'urwatsi rutoto yera hari inzira isizwe isima igenda ku biro vy'abayobozi b'iryo shure ivyo na vyo bikikijwe n'ibiti vyiza cane bitotahaye.

Abana babiri b'abakobwa, umwe yambaye ikanzu, uwundi yambaye umupira wirabura, bicaye ku ntebe mw'ishure. Bafise nyabwonko y'ibara ry'ugwatsi rutoto n'irindi gera bariko biga kwandika bayikoresheje.

Isomero rinini ryagutse risizwe impome ibara ry' umuhondo n' iritukura, rifise idirisha rinini ryagutse ritanga urumuri gwinshi n' ikibaho cirabura, harimwo kandi intebe zitari nke zikozwe mu mbaho no muvyuma.

Inyuma y'ishure rizitiwe n'uruhome gw'ubakishijwe amatafari ahiye hari ibiti bikeyi hakaba Kandi n'ivyatsi birihasi bisharije aho hantu, haca kandi amabarabara abiri, abana baboneka batashe muhira iwabo.

Ugishika kurirya shure ubona ikibuga kinini hari imodoka ihahagaze iryo shure rikikijwe n'ibiti bitotahaye uca rero winjirira muyundi muryango ukwereka ahuja.

Abanyeshure biga kwishure ritoya bambara impuzu za kaki nizubururu bariko barakinira imbere yamashure yabo.

Ikirasi gifise impome zisigishijwe irangi ry'ibara ry'umuhondo, rifise ikibaho cirabura n'intebe zitari nke abanyeshure bicaramwo.

Isomero risa neza ririmwo intebe nziza zikozwe mu mbaho impome zayo zisizwe ibara ryera ndetse no hasi hari isima biboneka ko hari isuku rikwiye.

Inyubakwa ibereye ijisho, irimwo ibirasi bitatu, vyubakishijwe n'amabara atandukanye, imiryango n'amadirisha bisa n'ubururu, impome zirera zigasa n'umuhondo, amabati nayo aratukura.

Isomero rifise umuryango usa n'ubururu n'amadirisha, harimwo ikibaho cirabura n'intebe z'abanyeshure, bazicarako zitandukanye. Bisa n'uko bariteguye barindiriye ko abanyeshure batangura kwiga.

Ku ruhome rw'icumba c'ishure , umwigisha yacafye amasaha atandukanye kugira ngo bizomufashe kwigisha abanyeshure gusoma amasaha hamwe no kuyandika.

Mucumba cishure umwigisha ariko yandika kukibaho abanyeshure bambaye impuzu zishure za kaki ntibariko barakurikira basa nabariko barasamara cane.

Ishure rigizwe n'inyubakwa zitandukanye harimwo iyigorofa rirazitiye inyuma yaho hari ikibuga bakiniramwo umupira wamaboko igizwe n'ibiti vyinshi, hari umwana ariko ava inyuma agenda mwishure ashobora kuba ariho akiza hari n'abandi bigisha bahagaze inyuma.

Hagati y'ivyuma bafatanije bisize irangi ritukura, hari ingazi zibonekako zigenda mu nzu ishobora kuba ari ndende, ifisemwo ivyumba vyinshi.

Ishuri rigizwen'inyubakwa nyinshi zisharije n'amabara atandukanye, atukura, y'umuhondo, ubururu n'ayandi. Harimwo n'inzira nyinshi hagiye n'izirimwo ingazi abantu bariko barahurirako ari benshi.

Umwigisha w'umugore ahagaze imbere ku kibaho, afise irate mu ntoke ariko yereka abana ingene bacagagura ijambo <<ubukene>>, yariciyemwo ibice bine.

Icumba c'ishure, gifise umuryango n'idirisha vy'ubururu, kirimwo ikibaho cirabura n'intebe abanyeshure bazicarako zitandukanye.

Icumba c'ishuri kirimwo ikibaho canditsweko ibiharuro mu majambo kuva kuri rimwe kugera kw'ijana, intebe z'abanyeshuri zikozwe mu mbaho hamwe no mu vyuma.

Ikirasi kirimwo intebe zidahanaguye, zisa nabi, impome zarononekaye irangi ryara fuditse, ikubaho naco nyene gisa nabi, biboneka yuko badaherutse kugikoresha.

Kukibuga c'ishure bahatondetse intebe zitari nke ,inyuma yaho hari ibiti bizana akayaga, hari kandi imodoka zihahagaze n'abandi bantu bahahagaze ubona ko har'ico barindiriye.

Isomero ririmwo intebe nyinshi imbere hari akabati kabikwamwo ibintu impome ziracafuye cane n'irangi ririko riravako, biboneka yuko atamuntu aherutse kuryigiramwo.

Ucinjira ushikira ku buyobozi bw' iryo shure hari n' imashini bashiramwo umucanwa winjiyemwo muri koridoro naho uca ushikira aho amasomero ari n' ibindi biro.

Ikirasi cubakishijwe amatafari ahiye. Harimwo intebe abanyeshure bicaramwo, n'agaseke bashiramwo imicafu, harimwo vyinshi: amacupa, ivyo bakoresheje vyose.

Mukirasi imbere hari ikibaho canditsweko ibintu vyinshi intebe ya mwigisha iruhande yidirisha naho, hari isandugu ry'ubururu ribitswemwo ibintu vya mwigisha akaba yarifungishije igufuri n'urufunguruzo.

Ibiro birimwo ibintu bitandukanye, imashini ifotora, n'iyisohora impapuro, harimwo amameza, intebe, n'ibitabo bitari bike, hariho n'imitaka ibiri.

Ishuri rinini ryiza riri ahantu heza rifise ibirasi binini vyagutse bituma abana biga mu mwidegemvyo ntangere, karibu tubakire mwese abavyifuza.

Kukibaho kijako amatangazo y'ishure, bashirako ikirangaminsi c'ivyigwa, bagashirako amanama y'abigisha ategekanijwe hamwe n'ibindi vyose bazokenera muri uwo mwaka.

Ishure ririmwo abana atari bake rubatse imbere y'ibiti vyiza cane harimwo n'abana benshi ,imbere yaho hari ikibuga kirimwo inombe nyinshi.

Icumba cu bubiko kirimwo akabati gashinguwemwo ibitabo vyishi bigerekeranye hari n'ibindi bipapuro biri ku ruhande n'impuzu y'umuntu ashobora kuba ahakora.

Ishuri rishigikiwe n'inkingi zitari nke rigizwe n'amasomero atatu amadirisha yayo hamwe n'imiryango bisan'ubururu rifise, kandi amabati impome zazo zisize irangi ki risa ritukura rijana ku muhondo hamwe nirindibara ryera.

Igihe co kuruhuka iyo kigeze sayine, abanyeshuri barasohoka mu ishure, bakaja gukinira ku kibuga hanze. Abandi baja musi y'ibiti, hari abakina imipira canke izindi nkino zitandukanye. Biboneka ko baba baryohewe cane, bataba bashaka gusubira mu ishure.

Abana bavuye muhira iwabo bagiye kw' ishure, bagira binjire muri bo harimwo babiri bambaye iniforome z'ubururu, umwe ahetse isakoshe ku rutugu uwundi nawe yambaye iniforome ya kaki.

Inyuma y'ishure ryubakishijwe n'amatafari ahiye rifise amadirisha y'ibiyo, ku ruhande yasizwe irangi ryera, hari ikibuga imodoka z'abashitsi zihagararamwo.

Imbere y' ishure ryubakishijwe amatafari ahiye, rikagira amadirisha n'imiryango bisize irangi ryugwatsi rutoto hari umurombero ujana inyuma muyandi masomero.

Abanyeshure biga mw'ishure ryisumbuye bicaye mw'isomero ryabo ku ntebe zikozwe mu mbaho. Bambaye amashati asa n'umuhondo, n'amajipo canke amapentalon yirabura. Bariko bandika ibiri ku kibaho.

Gucinjira kw'ishure ushikira ku nga ziindende zijana mu masomero ku kuboko kw'ibubamfu hari uruhome gubakishijwe amabuye ahiye ku kuboko kw'iburyo hari inkingi zisizwe rangi rifise ibara ritukura rijana kw'umuhondo.

Mw'isomero ryo mw'ishure ryisumbuye ryubakishijwe ya matafarahiye rigasakazwa n'amabati hari ntebe abanyeshure bicaramo imbere hari ikibahu canditseko imyimenyerezo y'ibiharuro umwiginwe isha yasizeko.

Isomero ryishure ryubakishijwe amatafari ahiye rigasirwa nirangi ryera hejuru rifise umuryango winginagina wugajwe nigufuri.

Ishure rigizwe n'igorofa iteye igomwe; yubakishijwe amatafari ahiye ikagira n'inkingi zera. Ifise n'ingazi zinjira mu masomero. Imbere hasi hari ivyatsi vyo gushariza.

ishure rigizwe n'inyubakwa zirimwo igorofa hari n'ibiti bitotahaye bitanga akayaga imbere hari ikibuga kinini gisizwe isima abanyeshure bakinirako urukino rw'umupira w'amaboko ku ruhande niho imiduga ihagarara

uruhome rw'inyubakwa y’ishure rusizwe irangi ryera n'iritukura rufise amadirisha y'ibiyo ariko n'ivyuma, ku ruhande hari ibiti bitotahaye n'amashurwe yo gushariza.

Inyuma y'ishure rikikijwe n'ibiti vyinshi n'ivyatsi bitotahaye, harunze umusenyi mwinshi. Abanyeshure b'abakobwa babiri baricaye umuhungu nawe arahagaze.

Mu isomero ryo mu ishure ryisumbuye abanyeshure bambaye amashati yera n'amajipo canke amapantaro y'ubururu bicaye ku meza n'intebe z'inyegamo bariko bakurikira umwigisha wabo ariko yandika kukibaho.

Kw'ishure ryisumbuye hari icumba kinini gifise umuco ukwiye giteretswemwo inyabwonko nyinshi ziri ku meza, hariho n'intebe z'inyegamo bicarako, hari kandi n'akabati karimwo ibitabo.

Isomero ryo mwishure ryubakishijwe amatafari ahiye rikasigwa nirangi ryera hatondetswemo intebe nyinshi abanyeshure bicaramwo amadirisha agizwe nibiyo kandi atanga urumuri rwinshi imbere hari ikibaho kimanitse.

Ishure igizwe n'iyubakwa zibiri, imwe y'igorofa zubakishijwe amatafari ahiye zigasakazwa amabati, amadirisha, imiryango n'inkingi zazo bisize irangi risa n'ubururu, imbere yazo hari ikibuga kinini kiriko amashurwe yo gushariza.

Inyubakwa zigize ishure zubakishijwe amatafari ahiye n'inkingi zikomeye, Inyuma hari ibiti bitanga akayaga, Imbere hari ikibuga kinini abanyeshure bakoresha mugukina inkino zitandukanye

Ishure rigizwe nigorofa iteye igomwe, yubakishijwe amatafari ahiye , igasakazwa amabati. Isizwe irangi ryera no ku nkingi, imbere hasize isima. Hari umwigisha yicaye imbere y'ishure kuntebe y'inyegamo n'imeza arikw' arandika.

Igiti gitanga akayaga giteye imbere y'inyubakwa y'ishure riteye igomwe yubakishijwe amatafari ahiye , hari n'amashugwe n'ivyatsi vyo gushariza.

Inyubakwa yishure hamwe nuruzitiro rwaryo vyubakishijwe amatafari ahiye bigasirwa nirangi ryera hari ikibuga kinini abanyeshure bakiniramwo kirimwo utwatsi twogushariza inyuma yaryo hari ibabara rinini ryikaburimbo nibiti bikikijwe

Ishure rigizwe n'i gorofa ryubakishijwe amatafuarahiye rigasakazwa n'amabati risizwe n'irangi ryera, imbere hari ikibuga kinini hari n'amashurwe yo gushariza n'ibiti vyaho, abanya neshure bambara ishati zera n'ipantaro z'isa n'umuhondo.

Igorofa itey'igomwe igize ishure ryisumbuye yubakishijwe amatafari ahiye. Ikikijwe n'ibiti bitotahaye. Imbere hari ivyatsi vyo gushariza. Hamanitswe n'ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Igorofa y'akarorero igize ishure ryisumbuye yubakishijwe amatafari ahiye hamwe n'uruzitiro rwayo, igasakazwa n'amabati. Inyuma hari ikibuga gito.

Imbere y'inyubakwa y'ishure igizwe n'igorofa iteye igomwe hari ikibuga kinini abanyeshure bakinirako inkino zitandukanye, hari kandi amashugwe n'ibiti bishariza, hamanitse kandi n'Ibendera ry'igihugu c'Uburundi

Inyuma z'ishure zubakishijwe amatafari ahiye zirateye igomwe, ibiti biri hagati yazo hamanitse kandi ibendera ry'igihugu hasi hari amasaso meza cane.

Ishure rigizwe n'inyubakwa zibiri, imwe y'igorofa zubakishijwe amatafari ahiye zigasakazwa n'amabati, imbere yazo hari ikibuga kinini kiriko amashugwe yogushariza n'ibiti bizana akayaga.

Mwisomero ryo kwishure ryisumbuye kukibaho handitseko ikibazo cicirwa cubuhinga nguruka bumenyi abanyeshure bagiye kugikora.

Igorofa iteye igomwe igize ishure ryisumbuye. Ryubakishijwe amatafari ahiye igasakazwa amabati. Amadirisha y'ibiyo, imiryango bisize irangi ry'ubururu. Imbere yaho hari ikibuga kinini abanyeshure bakiniramwo. Hari n'amashurwe yo gushariza.

Mu cumba abanyeshure bigiramwo ubuhinga nguruka na bumenyi, hari amameza ariko inyabwonko nyinshi, n'intebe abanyeshure bicarako baje kwiga, umwigisha ari imbere yaho arabarindiriye.

Hagati yinyubakwa zibiri z'ishure zubakishijwe amatafari ahiye, hari umurombero winjira mumasomero, imbere hari ikibuga kinini n'ibiti bihakikije.

Abanyeshure babakobwa batatu biga mwishure ryisumbuye bambaye amashati yera namajipo atukura n'ibirato bicaye kumusenyi, harikandi nivyatsi vyo gushariza. Ishure Kandi rikikijwe nibiti bitotahaye.

Ishure ry'isumbuye ryo mu Kanyosha, ifise ruzitiro risize irangi ryera n'umuryango usa n'ubururu. Imbere har'inyubakwa yubakishijwe amatafari ahiye, zigasakazwa n'amabati. Hari n'ibiti bizikikije.

Mwisomero ry'ishure umwigisha ariko yigisha abakuze gusoma nokwandika, umugore umwe yambaye agapira k'ubururu akenyeye n'ibitenge ari kukibaho ariko arandika abandi bariko bararaba.

Micumba kinini kiberamwo amanama hari intebe z'inyegamwo zisize irangi ritukura abanyeshure n'abigisha babo bari mu nama ihagarariwe n'umuyobozi w'ishure barik o bakurikirana ibiriko biravugwa harimwo n'ababikira.

Mwisomero ryishure ryisumbuye kuruhome rusizwe irangi risa numuhondo hamanitseko ikibaho imbere yaco hari akameza umwigisha akorerako

Ishure ryisumbuye rigizwe n'inyubakwa zitandukanye harimwo n'i gorofa imbere yazo hari ikibuga kinini cane abanyeshure bakiniramwo ni na ho imiduga ihagarara.

Igorofa rigize ishure ryisumbuye ryubakishijwe namatafari ahiye rikasakazwa namabati risizwe irangi ryumuhondo nayandi inyuma harivyuma nimigozi banitseko amashuka nizindi mpuzu zabanyeshure

Inyubakwa iteye igomwe yubakishijwe amatafarahiye igasakazwa n'amabati igize ishure imbere yayo hari amashugwe yo gushariza n'igiti kiza n'akayaga hari ikibuga kinini abanyeshure bakiniramwo inkino zitandukanye.

Inyubakwa zishure zubakishijwe amatafari ahiye zikasakazwa namabati imbere yazo hari ikibuga kinini abanyeshure bakinirako kumpande hari ivyatsi vyo gushariza inyuma yavyo hari ibarabara rinini ryikaburimbo

Isomero ry'ishure ryisumbuye rifise umuryango usizwe irangi ry'ubururu; hamanitsweko urutonde rw'abanyeshure. Mu muryango hahagaze umwigisha yambaye umupira wera n'ipantaro.

Ishure rigizwe n'inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye, zigasakazwa amabati. Inyuma yazo, hari ibiti bitotahaye bitanga akayaga. Imbere, hari amashurwe yo gushariza. Ku mpande, hari ikibuga kinini abanyeshure bakinirako kikaba kimanitsweko n'ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Inyubakwa zigize ishure zikikijwe n'ibiti bitotahaye bitanga akayaga. Inyuma hari umurima muni urimwo ivyatsi badaherutse gukorera.

Ububiko bw'ibitabo burimwo utubati dushinguwemwo ibitabo vyinshi bigerekeranye. Imbere yatwo hasi hari ibido, akadobo n'ibindi bikoresho.

Ishure ryisumbuye ry'ubakishijwe n'amatafari ahiye, ucinjira ushikire k'umuryango munini usize irangi ry'umuhondo, ujana m'umurombero ugushikana mu masomero.

Inyubaka z'ishure zubakishijwe amatafarahiye zigasakazwa n'amabati imbere yazo hari amashurwe yo gushariza hejuru mwidirisha hamanitse inkengeri ihamagarae ri abana ngo basohoke canke binjire mwo isomero.

k'uruhome rw'isomero ry'ishure ryisumbuye, k'uruhome rusizwe irangi risa n'umuhondo, hamanitswe ikibaho canditsweko ikirangamisi c'ibibazo abanyeshure bazokora.

I gorofa riteyigumwe ryubakishijwe amatafarahiye rigasirwa n'irangi ryerabe n'inkingi amadirisha n'imiryango bisa n'ubururu risakajwe n'amabati rigize ishure ryisumbuye rya mweranda paholo ry'i bujumbura.

Isomero ryishure ryisumbuye ryubakishijwe amatafari ahiye rigasirwa nirangi ryera harimwo intebe nyinshi imbere atabanyeshure bicayeko

Kuko ibaho co mw'isomero ry'ishure ryisumbuye handitse ikibazo c'icirwa abanyeshure bariko barakora umwigisha yavyanditseko kugira ngo bazebarije ishura inyishu.

Ishure rigizwe n'inyubakwa zitandukanye zimwe zubakishijwe amatafari ahiye, izindi zisize irangi ryera inyuma zigasakazwa n'amabati, inyuma yaryo hari ikibuga kinini gikikijwe n'ibiti bitotahaye.

I goromfa yiteigomwe igiza ishure yubakishijwe amatafarahiye igasakazwa n'amabati imbere hari ikibuga kinini kiriko ibiti n'amashugwe yo gushariza hari, kandi ibendera ry'igihugu c'uburundi rimane nitse abanyeshure baho bambara amashati yera n'amapantarasa n'umuhondo.

Ishure rigizwe n'inyubakwa zubakishijwe amatafarahiye amadirisha y'ibiyo n'imiryango isizirangi ry'umuhondo zisakajwe amategura zikikijwe n'ibiti vyinshi bitotahaye imbereya azo hari ikibuga kinini kimanitsweko ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Mw'isomero ry'umw'ishure ryisumbuye ryubakishijwe amatafari ahiye imbere, kuko ibaho handitseko icirwa c'ibiharuro hatondetswe n'intewe ae banyeshure bicarako.

Inyubakwa harimwo igorofa iteye igomwe, zubakishijwe amatafari ahiye, zigiza ishure. Harimwo ibiti n'amashugwe yo gushariza. Imbere yazo hari ikibuga kinini abanyeshure bakinirako inkino zitandukanye.

Inyubakwa zitandukanye, zigize ishure, rikikijwe n'ibiti bitotahaye. Imbere hari ikibuga kinini, bakinirako inkino z'umupira w'amaboko. Hari n'ibendera ry'igihugu c'Uburundi rimanitseho. Uhagazeho, ubona imisozi ihanamye.

Inyubakwa y’ishure isizwe amabara atandukanye igashigikizwa inkingi igasakazwa n’amategura, ikikijwe n’ibiti bitotahaye imbere yaho hari ivyatsi vyo gushariza harimwo n’impene iriko irarisha.

Isomero ry'ishure ryisumbuye ryubakishishwe amatafari ahiye imbere harikibaho hasi hasize isima hatondetswemwo, kandi intebe abanyeshure bicarako.

Ishure rigizwe n'igorofa yubakishijwe amatafari ahiye rigasakazwa amabati ,ikikijwe n'ibiti bitotahaye, inyuma y'uruzitiro rwayo har'ikibuga kinini gisize isima ,abanyeshure bakinirako urukino rw'umupira w'amaboko, k' uruhande ni ho imiduga ihagarara.

Igorofa rigize ishure ryisumbuye riteye igomwe cane, ryubakishijwe amatafari ahiye rigasakazwa amabati, amadirisha n'imiryango yazo isiz'irangi risa n'ubururu, imbere hari utwatsi dutotahaye twogushariza.

Mw'isomero ryo mw'iishuri ryisumbuye, ryubakishijwe amatafari ahiye ,rigasigwa n'irangi ryera rifise amadirisha y'ibiyo n'ikibaho ku ruhande, hatondetse intebe zisambaguye abanyeshuri bicarako bariko bagira amasuku.

Abanyeshure babiri umuhungu numukobwa bahagaze mukibuga kiriko ivyatsi vyo gushariza bafatanye kudutugu hari kandi nibiti vyinshi bitanga akayaga imbere yaho hari inyubakwa zishure zitandukanye

Inyuma kw'ishure isize irangi ryera n'iritukura ifise amadirisha manini, inyuma yayo hari ikibuga kinini gikikijwe n'ibiti n'amashugwe, niho kandi imiduga ihagarara.

Uruzitiro rw'ishure rw'ubakishijwe n'isima, rugasigwa n'irangi ryera. Umuryango warwo, usa n'ubururu .Hari ibiti vyinshi bihakikije. Hamanitswe n'ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Mu cumba c'ishure c'ububiko bw'ibitabo hari utubati dukozwe mu vyuma tugasigwa irangi risa n'ubururu; dushinguwemo ibitabo vyinshi. Hari kandi inyabwonko n'ubundi bubati, amameza, n'intebe z'inyegamo.

Igorofa iteye igomwe igize ishure. Yubakishijwe amatafari ahiye, igasakazwa n'amabati. Inkingi zayo zisize irangi ryera. Imbere hari isima. Umwigisha yicaye imbere y'isomero ku meza, n'intebe y'inyegamo.

Ishure rigizwe namagorofa atatu asizwe amabara atandukanye ateye igomwe imbere hari ikibuga kinini nabanyeshure bari hanze nabavyeyi babo

Ku gihome c'ikirasi gisizwe irangi ry'umuhondo hamanitswe ikibaho canditsweko ikirundi abanyeshure bamye biga umwigisha bisize kugira ngo baze kuvyandika mu maka ye yabo.

Isomero ry'ishure ryisumbuye, abanyeshure bicaye ku ntebe, bambaye amashati yera n'amajipo yirabura, bariko bimura mu makaye yabo, ivyo umwigisha wabo yanditse ku kibaho.

Akabati gashinguwemwo ibikoresho vy'umwigisha ibitabo amakaye amakaramu ingwa n'ibindi kegamiye ku rukuta rusize ibara rishaka gusa n'umuhondo hejuru harikarato ihari yatabutse.

Isomero ryubakishijwe amatafari ahiye rigasigwa nirangi ryera rifise ikibaho imbere, rigatondekwamwo intebe nyinshi abanyeshure bicaramwo, imbere hari imeza y’umwigisha ishashweko igitambara c’ubururu n’inyegamo.

Ishure rigizwe n'inyubakwa zibiri harimwo ibgorofa itarahezwa kwubakwa inyuma y'uruzitiro rwubakishijwe amatafarahiye hariho ikibuga kinini ariho imie iduga ihagarara.

Abanyeshure benshi bambaye amashati yera n'ama pantaro canke ama jipo y'ubururu, bicaye musi y'igiti ku ntebe, aho bariko barakurikira inkino zitandukanye z'abandi bana.

Inyubakwa nyinshi, zikikijwe n'ibiti bitotahaye. Imbere yazo hari ikibuga kinini. Hagati hamanitswe ibendera ry'igihugu c'uburundi. Uhagaze aho, ubona imisozi myiza cane ihanamye.

Icumba kirimwo utubati dushiguwemwo ibitabo vyinshi bigerekeranye hasi yatwo hari impuzu zisanzaye ahantu hose n'ibindi bintu.

Inyuma y'ishure yubakishijwe amatafari ahiye, hari ikibuga kinini, ikaba kandi izitijwe n'uruhome rwubakishijwe isima n'rangi ryera hari n'ibiti vyinshi.

Isomero ry'ishure, rifise impome zubakishijwe n'amatafari ahiye, hasi hari isima, ritondetsemwo intebe nyinshi. Amadirisha yayo, afise ibiyo, atanga umuco mwinshi. Imbere hari ikibaho canditseko.

Uruzitiro rwishure harimwo inyubako nini nahi itaboneka neza, hari n'ikibuga kinini cane abanyeshure bakinirako, har’abana bari hafi yaho, inyuma yuruzitiro hari igorofa nini iriko irubakwa.

Muri uwu bubiko hari utubati twinshi dushinguwemwo ibitabo bitandukanye, hari n'intebe n'amameza abanyeshure bicarako mu gihe baje gusoma.

Ishure rigizwe n'i gorofa nini nziza cane rikikijwe n'ibiti bitotahaye bitanga akayaga imbere yaho hari ikibuga gisizwe n'isima abanyeshure bakoresha murukino rw'umupira w'amaboko.

Icumba kirimwo utubati, dushinguwemwo ibitabo vyinshi, bigerekeranye. Hasi, hari ivyo batamwo imicafu, hari n'akabido, indobo n'ikaziye.

Ishure ugizwe n' igorofa iteye igomwe yubakishijwe n' amatafari ahiye igasirwa n' irangi ryera. Imbere hari amashurwe n' ivyatsi bitotahaye . Hari kandi ikibuga abanyeshure bakiniramwo.

Ishure rigizwe n'inyubakwa zitandukanye harimwo n'amagorofa, rikikijwe n'ibiti. Imbere y'aho, hari ikibuga kinini kimanitswemwo n'ibendera ry'igihugu c'Uburundi. Hari n'amashugwe ari imbere.

Ishure riri hagati y'ivyatsi vyo gushariza n'amashurwe. Harimwo n'amasaso atey'igomwe. Inyubakwa yayo igizwe n'amatafari ahiye n'amabati asa n'umuhondo. Imbere yayo hamanitse kandi ibendera y'igihugu.

Inyubakwa zigize ishuri zubakishijwe amatafari ahiye, inyuma yaho har' ivyatsi birimbere vyo gushariza n' amashurwe biboneka ko hariho abanyeshure bamwe bamwe n' abarimu bakiriyo.

Inyubakwa igize ibiro vy'abayobozi b'ishure birateye igomwe. Bisize ibara ryera hose. Rifise n'amasaso imbere n'inyuma. Rikikijwe kandi n'amashurwe atandukanye asa neza cane.

Isomero ryo mw'ishure ryisumbuye, ryubakishijwe amatafari ahiye, rikagira amadirisha manini, hasizwemwo n'amabara yera n'ikibaho kiri imbere, intebe zirahagaze kugira ngo bahasukure.

Ishure rifise inyubakwa zitari nke, kandi ziteye igomwe, inyuma yaryo ariko hari ikibuga kinini kitagirirwa isuku kandi ariho imodoka zihagarara.

Umwigisha ari imbere mw'isomero ariko arigisha abakuze gusoma n'ukwandika imbere hari umugore yambaye ibitenge n'agapira ku bururu ariko arandika kukibaho abandi bariko baramukurikira.

Ishuri ryubakishijwe amatafari ahiye, rifise inyuma yaryo ikibuga kinini abanyeshure bakiniramwo umukino w'umupira w'amaboko. Ikikijwe Kandi n'ibiti bitotahaye n'ivyatsi vyiza cane. Hari Kandi aho imiduga ihagarara.

Ishure rigizwe n’inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye hari utuzu tubiri dusakajwe ivyatsi hose hakikijwe n’ivyatsi bitotahaye biteye igomwe imbere hari amasaso meza cane n’amashurwe yo gushariza

Mw'isomero harikibahu canditseko icirwa c'ikirundi canecane imperekeranya biboneka yuko umwigisha avuye muri iryo shure agasiga yanditse ivyo bintu kugira ngo abanyenshure bavyimure mwikaye.

Igorofa ni ni iteye igomwe yubakishijwe ya matafarahiye hasizwe n'irangigera igasakazwa n'amabati igize ishure uruzitiro rwayo narwo nyene rurubatse neza inyuma hari ikibuga gitoyi.

Ishure rigizwe n’inyubakwa isizwe ibara risa n’umuhondo nirindi rishaka gusa n’ubururu n’inkingi zayo niko zisa, rikikijwe n’ibiti bitotahaye harimwo n’ibitoke imbere yaho hari ikibuga kinini kiriko n’utwatsi two guhariza.

Mw'isomero ifise urukuta rusize irangi ry'umuhondo, hegamitseko ikibaho canditseko 'Icibwa c'Ikirundi'. Umwigisha yariko yigisha imperekeranya. Yabereka ingene bavyandika atanga n'uturorero.

Ishure rigizwe n'igorofa ryubakishijwe amatafari ahiye rishigikijwe n'inkingi zera riri ahantu heza, imbere yaryo hari amashurwe hakaba n'ikibuga kinini, abanyeshure baho bambara amashati yera n'amapantaro y'umuhondo.

Isomero ry' ishure ryubakishijwe amatafari ahiye, rigasirwa n' irangi ryera, ritondetsemwo intebe nyinshi, abanyeshure bicaramwo. Rirasukuye, no hasi hasize isima.

Ishure rigizwe ninyubakwa zibiri imwe igorofa iri hagati yibiti iyindi yubakishijwe n'amatafari ahiye ikagira amadirisha n'imiryango minini. Imbere yayo hari amashurwe yo gushariza hari kandi n'ikibuga kinini.

Ishure rigizwe n’igorofa abanyeshure bambay impuzu zishure zisa n’ubururu bahagaze muburombero baraba hasi mukibuga aho abandi bana bariko barakina umupira, ikikijwe kandi n'ibiti vyinshi bitanga akayaga.

Umuryango winjira kw'ishure uri hagati y'inyubakwa zibiri zisize irangi ryera n'iritukura n'ubururu. Imbere yaryo hari ikibuga kinini akaba ari naho imiduga ihagarara.

Abanyeshuri batatu babakobwa bambaye impuzu zera n'izitukura bicaye inyuma y'ishuri ku musenyi munsi y'ibiti bafata akayaga.

Isomero ry'ishure ryubakishijwe amatafari ahiye rigasirwa n'isima hasi ritondetswemwo intebe nyinshi abanyeshure bicaramwo imbere hari meza nini ishashweko'igitambara c'ubururu ikagira n'intebe z'inyegamo zitatu ku ruhome rw'imbere hari ikibahu.

Icumba kirimwo utubati dushinguwemwo ibitabo vyinshi n'amakaye. Hasi, hari utubido, indobo, n'ibindi bijamwo imicafu.

Ishure rigizwe n'inyubakwa zitatu ryubakishijwe amatafari ahiye amadirisha imiryango n'inkingi vyavyo bisize ubururu, abanyeshure n'abavyeyi bari mu kibuga hanze.

Abanyeshure biga mu mashure yisumbuye begamiye igorofa y'ishure ryabo, imbere yabo hari ikibuga ciza cane bakinihamwo imipira itandukanye.

Ishure rigizwe n'igorofa nini rishigikijwe n'inkingi inyuma yayo hari ikibuga kinini abanyeshure bakinirako umupira w'amaboko ni na ho imodokazia ihagarara.

Icumba c'ishure gisigishijwe irangi risa n'umuhondo kirimwo akabati gashinguwemwo ibitabo vy'abanyeshure harimwo kando intebe z'inyegamo n'imeza iriko ibintu bifukishijwe igitambara cirabura.

Inyubakwa zigize ishure zirazitiye hakikijwe n' ibiti bitandukanye inyuma kandi hari ikibuga kinini abana bakiniramwo hari n' amashugwe ku rugo.

Inyubakwa zibiri zigize ishure rimwe nigorofa nini rishigikijwe n'inkingi zubururu iyindi nintoyi ariko irimwo ibirasi vyinshi, hagati yazo hari ibiti bitotahaye n'ikibuga kinini ariko ubanako kidakorewe isuku.

Mw'isomero ryo mw'ishure ry'isumbuye, k'uruhome rwubakishijwe amatafari ahiye, hari ikibaho canditsweko ikiranga misi c'ibibazo abanyeshure bazokora muriki gice.

Isomero ry'ishure ryubakishijwe amatafari ahiye, ikagira inkingi zisize irangi risa n'ubururu. Mu kwinjira yo, uca ku ngazi. Imbere kandi har'intebe ikozwe mu mbaho no mu vyuma.

Ishure rugizwe n'inyubakwa yubakishijwe namatafari ahiye, rigasakazwa namabati, amadirisha nimiryango n'inkingi zavyo bisize irangi risa nubururu, imbere hari ikibuga kinini hari namashurwe meza cane.

Inyubakwa zishaje cane ziboneka yuko badaherutse kuzisanura kandi zimaze imyaka myinshi, ariko hari ibiti vyiza vyivyamwa n'amashurwe kandi biboneka yuko bahakorera isuku kukibuga.

Ishure rigizwe n'inyubakwa zibiri imwe yubakishijwe ya matafarahiye iyindi isizwe irangi ryera zikikijwe n'amashugwe meza cane yatotahaye n'igiti c'ivyamwa.

Ishure ryisumbuye rigizwe n'igorofa nziza iteyigo mwe ishigikijwe n'inkingi nyinshi imbere yaryo hari amashurwe atotahaye hari n'ikibuga kinini cane abanyeshure bakiniramwo bambara impuzu z'ishure zera n'izo umuhondo.

Uruhome rumwe rw'isomero rumanitseko ikibaho canditseko ibintu abanyeshure biga, ruraboneka imbere yaho hari n'intebe, ariko ata n'umwe ayicayeko.

Ishure rigizwe n' igorofa nini riteye igomwe rishigikiwe n' inkingi zera rifise amadirisha n' imiryango bisa n' ubururu imbere yaho hari ikibuga kinini abana bakiniramwo.

Ishure ryisumbuye ry'imyuga, rigizwe n'igorofa iteye igomwe. Uruzitiro rwayo rwubatswe n'amatafari n'amabuye ahiye. Hari n'amashurwe abereye ijisho.

Inyubakwa zitatu zigiza ishure imwe isize iranga ryera ikagira n'inkingi z'ubururu izindi zibiri na zo zubakishijwe amatafarahiye imbere yaho hari amashurwe meza cane hari, kandi n'ikibuga abanyeshure bakinira amu.

Inyubakwa zibiri zigize ishure zubakishijwe amatafari ahiye zigasakazwa amategura imbere hari ibikinisho abana bakinirako rikikijwe, kandi n'ibiti vyiza bitotahaye inyuma y'uruzitiro hari ikindi kibuga kinini cane abana bakoresha mu nkino zitandukanye.

Ishure rigizwe n'igorofa riteye igomwe yubakishijwe amatafari ahiye imbere yaho hari ikibuga kinini cane abanyeshure bakiniramwo urukino rwumupira wamaboko kuruhande niho imiduga ihagarara.

Ishure rigizwe n'igorofa ryiza cane rishigikijwe n'inkingi z'ubururu rikikijwe n'ibiti bitotahaye, imbere yaryo hari ikibuga kinini cane mbere n'ibendera ry'igihugu c'Uburundi riramanitse.

Ishure rigizwe n'igorofa nini, ishigikijwe inkingi z'ubururu, rirateye igomwe, rikikijwe n'ibiti. Imbere y'aho, hari ikibuga kinini abanyeshure bakiniramwo, mbere n'ibendera ry'igihugu c'Uburundi riramanitse aho hagati.

Abanyeshure bicaye mw'isomero bambaye amashati yera, imbere yabo hari umwigisha ahagaze impande y'intebe yiwe n'imeza, inyuma yiwe hari ikibaho ariko arabasigurira ivyigwa vyabo.

Isomero ry'ishure ryisumbuye ririmwo abana bicaye kuntebe, bambaye amashati y'umuhondo n'amajipo y'ubururu, bariko bandika ibiri kukibaho .

Inyubakwa zibiri z' igorofa zigize ishure ryisumbuye, isize ibara ryera, imbere yaryo hari ikibuga kinini cane abanyeshure bakiniramwo.

Ishuri rifise inyubakwa nziza rikaba ryubatse nk'ahantu heza cane hari ivyatsi bitotahaye n'ibiti birebire, abanyeshuri baho bambara amashati asa n'umuhondo n'amajipo canke amapantaro atukura.

Ucinjira kuri iryo shure, ushikira ku nyubakwa ntoyi, k'uruhande rwayo, hari umurombero ukujana ku yindi y'igorofa, imbere yazo hari amashugwe ateye igomwe n'ikibuga kinini cane abanyeshure bakinirako.

Isomero ryubakishije nurukuta rw'amatafari ahiye ririmwo intebe nyinshi zikozwe mumbaho. Hejuru haratose rishibora kuba riva.

Inzu nini ikikijwe n'ibiti bitotahaye imbere yayo hari n'amashurwe meza cane ku ruhande rwayo amaja inyuma hari inzu zisakaje ivyatsi biboneka yuko atampome zifise ashobora kuba arizo baruhukiramwo.

Ishure rya rise kanyosha bita komviviarite rihurikiye muri arkidiyoseze ya bujumbura riramenyesha yuko imiryango yayo yuguruye ku banyeshure bashaka kuza guhiga bashasha wandikab izotangura ku musi wa mbere muratumiwe mwese.

Imodoka nyinshi ziriko imparati yuburundi zihagaze inyuma yishure, bibonekako ari kumutaga igicu kimeze neza akazuba kariko karaka. Muriryo shure hari kandi ibiti vyinshi harimwo n'igorofa iriko irubakwa.

Ishure rinini ryubatswe imbere y'ibiti vyinshi birikikije, imbere yaryo hari amadarapo abiri, biboneka ko abana batashe kuko harimwo umuntu umwe gusa ashobora kuba ari umwigisha yasigayeyo.

Ishure ryiza cane rifise ibirasi vyinshi, harimwo n'abanyeshure batari bake, risigishijwe amarangi atandukanye y'urwatsi rutoto, atukura, yera y'ubururu, risa neza gose harimwo n'abana batari bake.

Icumba kirimwo utubati twuzuye ibitabo naho bidapanze neza hasi hari impuzu zisambaguye hari n' ikaziye y' ifanta yavuyemwo bashobora kuba barazinyoye bakazisiga aho.

Inyuma y'ishure igizwe n'inyubakwa zibiri hari ikibuga kinini abanyeshure bakinirako umupira w'amaboko, haboneka kandi imodoka yo mubwoko bwa kwasiteri ishobora kuba ije gutora abana kuko hari n'abanyeshuri bari inyuma.

Igihande c'ishure rigizwe n'amasomero atatu, ryubakishijwe amabati, inkingi zisize ubururu, impome zazo naryo zisizwe n'irangi ryera. Imiryango isize ibara rishaka gutukura.

Ishuri rya mweranda pawuro ry'ibujumbura riratumiye abanyeshure bashasha bashaka kuza kuhiga, ko imiryango yaryo yuguruye, n'ishure ritanga indero rititangiriye itama, kandi rifise ibirasi vyiza cane, n'abarimu b'akarorero, kaze murisanze.

Inyubako nini igizwe n'ibiro vya leta, kuko imbere yayo hariho idarapo ry'igihugu c'uburundi rigizwe n'ibara ritukura ry'urwatsi rutoto hamwe n'iryera hahagaze, kandi imodoka nyinshi zishobora kuba arizo abakozi bakorera muri ivyo biro.

Ishure ry'igorofa rigizwe n'inyubakwa zibiri yigiramwo abanyeshure bambara impuzu zera niz'umuhondo ,imbere yayo kandi har'ikibuga kinini abana bakiniramwo, inyuma yayo har'iyindi gorofa ifis'ibara ry'urwatsi rutoto.

Mw'isomero ry'amashure matomato hari abana bambaye impuzu z'ishure za kaki bariko bigishwa n'umwarimu w'umugabo ari imbere yabo, kuko ibahu ciragura inyuma yabo, kandi hicaye uwundi mwarimu w'umupfasoni.

I gorofa igizwenenyuba kwa zibiri ishigikiwe n'inkingi nyinshi kugira ntihenuke mugihe haje nyamugigima ifise, kandi amadirisha menshi imbere yayo hari ikibuga c'umupira w'amaboko cagutse mu mbavu hari ibiti vyi binshi bitotahaye bizana akayaga.

Inzu ishobora kuba ar'ishure inyuma yayo hari ibiti vyinshi bitotahaye hanyuma hahagaze imodoka zishika muri zitatu imwe yonyene niyo yerekana iparati yayo, ariko ibiharuro ntibisomeka neza.

Ku mutaga igicu gisa neza akazuba kaka hari ishure risakajwe amategura amadirisha n'imiryango yayo risizwe ibara ryera rikikijwe n'ibiti vyinshi bitanga akayaga keza imbere yaho, naho hari ikibuga kinini abana bakinirako.

Mu cumba hari mudasobwa zibiri, zikoreshwa buri musi. Hari iyindi meza, ishobora kuba iriko izindi mudasobwa, zifukishije igitambara cirabura. Haboneka kandi akabati k'icuma, karimwo ibindi bikoresho babikamwo.

Isomero ririmwo ikibaho cirabura canditsweko ibibazo, bishoboka ko boba barikoreyemwo ikibazo gitanga uburenganzira bwo gutwara imodoka.

Abanyeshure biga mumashure yisumbuye bambaye impuzu zisa n'ubururu, bahagaze mw'ibaraza ryo hejuru muri koridoro y'ishure, baraba mukibuga hasi aho abandi bana bariko barakina umupira.

Ishuri rigizwe n'inyubakwa zibiri iyo ushikirako ishigikiwe n'inkingi nini ishobora kuba ari ibiro vy'abayobozi, iruhande yayo har'igiti kinini cashamikiye hejuru yiyo shure, hari kandi ikibuga kinini abana bakiniramwo.

Ishure ryiza rirerire rifashwe n'inkingi, risakajwe amabati, imbere yaryo hari utuzitiro tubiri n'utwatsi two gushariza hasi. Hejuru yaryo hari akandi kazu kariteretseko.

Abanyeshure bambaye amashati yera n'amapantaro yubururu bicaye imbere yibutike ubanako hari ikintu barindiriye imbere yaho hari abantu bariko barateka kumbabura n'amasafuriya.

Inzu zigerekeranye zitatu nini, zishobora kuba ari ishure abana bigiramwo, kuruhande rwayo naho hari iyindi nzu yoyo isanzwe ishobora kuba igize ibiro vy'abayobozi biryo shure, rishobora kuba ari ishure ry'abihebeye IMANA, kubera havuyemwo umubikira yambaye umwitwikiro.

Umwigisha agire yinjire mw'isomero gwaje kwigisha abanyeshure, yumvise urwamo ruriko ruravugira inyuma yiwe ,arahindukira araraba asanga hariyo abanyeshure.

Imbere y'ishure mu twatsi hari irobine ryubakiye ariho abana bakarabira, hari umwana w'umukobwa yambaye ishati yera n'ijipo yirabura n'ibirato vyirabura ariko arakaraba muntoke.

Inyubako iteye igomwe cane yubatswe ku buryo bwa kijambere. Ishobora kuba ishure ryisumbuye, ikoreramwo abakozi ba Leta canke abikorera utwabo.

Ishure rigizwe n' inyubakwa zibiri zikikijwe n' ibiti bizana akayaga , ifise kandi ikibuga kinini kimanitswemwo idarapo ry' igihugu c' Uburundi rifise amabara y' urwatsi rutoto , ayatukura n' ayera .Inyuma hari igorofa nini iriko irubakwa.

Mu gihe c'ibibazo abanyeshure canecane bo mu mashure yisumbuye baba batekereje cane bariko barakora n'umutima wabo bose kugira ngo barabeko boronka amanota menshi ngo bashobore kwunguruzwa mu mwaka ukurikiro.

Mu karuhuko ka sayine, abana b'abakobwa batatu bari bambaye impuzu z'ishure zera n'izitukura, basohotse ishure bagenda kuruhukira inyuma ahantu hari umusenyi.

Igorofa nini nziza cane ishimikijwe n'inkingi nyinshi, yubatswe imbere muruzitiro, inyuma yaho naho har'ikibuga kinini gose kirimwo ah'imodoka ziparika naho abanyeshure bakinira umupira w'amaboko.

Ishure risharije cane risakajwe amabati yurwatsi rutoto imbere yaho hamanitse amadarapo abiri hari kandi ivyatsi bitotahaye n'amashurwe meza cane harimwo kandi nutudubuye disize ibara ryirabura niryera.

Isomero ribereye ijisho rishasha wogira ngo nta muntu araryinjiramwo ririmwo intebe nziza cane zikoze mu mbaho, ikibaho ciza cane, eka na nyasomero na ryo ryubatswe mu matafari ahiye, rirakomeye.

Ishure rihagatiwe nibiti bitotahaye ibiro vyumuyobozi waryo bisigishijwe nirangi ryurwatsi rutoto inyuma yiryo shure hahagaze imodoka zibiri zo mbwoko bwa kwasiteri bisigishije ibara ryera niryubururu.

Umunyeshure canke umwigisha yasize i sakoshi yiwe yirabura ayiteretse ku gasima ,ayegamika ku ruhome munsi y'idirisha risigishije irangi ry'ubururu.

Iri shure n'iryo bigishirizamwo abantu bashaka kuronka uruhusha rwo gutwara imodoka, ibibazo vyanditse ku kibaho n'ivyo bakunda kubabaza, n'ivyo rero bariko barimenyerezako kugira ngo bizoborohere kugikora bakagitora.

Igorofa igizwe n'inyubakwa zibiri iriko abanyeshure benshi bahagaze imbere yamashure bamwe bambaye amashati yumuhondo n'amajipo canke amapantaro yubururu abandi nabo bambaye amashati yera n'amajipo cankwe amapantaro yirabura.

Ikigo c'amashure kigizwe ninyubakwa zitandukanye harimwo n'igorofa ikikijwe n'ibiti imbere yaho hariho n'amashurwe hari kandi ikibuga kinini abana bakiniramwo.

Inyuma yinyubakwa zishure harimwo igorofa imwe, hari imodoka nyinshi zihahagaze harimwo n'iziriko imparati y'uburundi zishobora kuba zazanye abantu canke zibarindiriye.

Umwigisha w'umugabo afise agasakoshi kirabura ku rutugu, ariko aca mu nzira agenda mw'isomero agiye gutangamwo icirwa iryo shure riboneka ko ryubatse kija mbere, kuko ryubakishijwe amatafari ahiyea amadirisha n'imiryango na vyo bisizwe irangi ritukura.

Amashurwe atotahaye asa neza ari ku ruhande rw'inyubakwa y'ishure yubakishije amatafari ahiye, ku ruhande harimwo amabara yera, ifise n'amadirisha asigishijwe n'iranga ry'ubururu.

Ishure rikomeye cane, ryubakishijwe n'amabuye hamwe n'amatafari ahiye, risa neza cane guhera k'umwaka w'indwi, kugeza n'ahandi. N'ishure ry'akarorero rya kera.

Ucinjira ubona ibiro bitatu. Ivya mbere ni vy'umuyobozi w'iryo shure. Ivya kabiri, ni vy'umuyobozi ajejwe ivyigwa. Ivya gatatu, ni vy'umuyobozi ajejwe indero.

Abanyeshure biga muri kaminuza mu gisata co guteka bambaye amataburiya n'inkofero vyera, bari mu gikoni kirimwo amasaso yera n'utubati n'ibikoresho vyinshi. Bariko barategura imfungurwa bakata ibitunguru, ikaroti n'ibindi.

Kw' ishure rya kaminuza abanyeshure bagizwe n'abahungu n'abakobwa bicaye mw' isomero, aho bariko barakurikira umwigisha ariko arabasigurira; harimwo babiri bahagaze inyuma y'abandi.

Isomero ryo mwishure rya kaminuza risizwe amarangi yera n' isaso zera hasi abanyeshure bicaye ku ntebe z' inyegamo bariko barakurikira umwarimu ariko arabigisha.

Inyubakwa zishure za kaminuza ziri ahantu hateye igomwe cane zikikijwe nibiti bitotahaye ivyatsi hamwe namashurwe yo gushariza.

Abanyeshure bo muri kaminuza harimwo canecane igitsina gore bicaye mw'isomero ku ntebe z'inyegamo bakurikira umwigisha, ariko arabasigurira.

Isomero ryo mw'ishure rya kaminuza, abanyeshure bambaye impuzu za kaki amashati n'amapantaro, bafise urubaho bariko bapima kugira ngo bashobore kurubaza.

Abanyeshure bo muri kaminuza bariko barigira ubuganga bw'ibitungwa , bagiye muruhongore, bambaye amataburiya yera n'udufuka munwa . Bariko biga ingene bavura Inka.

Abanyeshure biga mwishure rya kaminuza mugisata co gukora imiduga bariko barakora umudu utukura nabo bambaye isarubeti z'ubururu.

Mw'isomero ryo mw'ishure rya kaminuza, abanyeshure bicaye ku ntebe z'inyegamo n'imeza. Bariko barakwirikira umwigisha ariko arabasigurira akoresheje imashini yerekana amashusho.

Abanyeshure biga muri kaminusa bicaye ku ntebez inyegamo bari mw'isomero ryabo bariko bakurikira umwigisha umwe muri bo arahagaze, ariko abaza ibibazo abandi na bo bariko barakurikira bandika mumakaye no ku mpapuro zabo.

Abanyeshure biga mw'ishure ry'imyuga mu gisata c'ubwubatsi bari hanze ku kibuga bariko bagerageza kubaka inzu bakoresheje ibipapuro, imikasi, n'ibindi bikoresho.

Abanyeshure bambaye sarubete z'urwatsi rutoto biga mw'ishure ry'imyuga mu gisata co kubaza bari mw'isaramara biga ingene babaza hari ibikoresho bitandukanye nk'imisumeno nayandi ma mashini bakoresha.

Umunyeshure w'umukobwa Yiga me’ ishure ry'imyuga ,mugisata co guteka yambaye itaburiya n'inkofero vyera, ariko arategura imfungurwa baja gushira abantu ,afise isahani muntoke ziwe.

Abanyishure biga mw'ishure rya kaminuza mu gisata co guteka, bambaye amataburiya n'inkofero zera bari mu gikoni bariko barategura imfungurwa, harimwo n’utubati twinshi bashinguramwo ibikoresho.

Abanyeshuri biga muri kaminuza bari mw'isomero bariko bariga bakurikira umwigisha bicaye ku ntebe zisa n'umuhondo hariho abariko bandika ku mpapuro zabo.

Abanyeshure batatu biga mw'ishure ryisumbuye ry'imyuga bicaye mw'isomero bariko biga kubarira, umwe muri bo afise icarahani ariko arashona abandi bariko baraba ingene abikora.

Abanyeshure bo mw'ishure rya kaminuza, bari mwisomero ririmwo amasaso, rifise amadirisha y'ibiyo risize irangi ryera hose bariko barakurikira ivyirwa. Abandi bar'imbere bariko basigura inyimenyerezo bakozeko.

Mw'isomero ryo mw'ishure rya kaminusa abanyeshure bariko barakurikira icibwa cabo bicaye ku ntebe zisize irangi risa n'ubururu umwigisha riko arabasigurira, kandi na numwa akubita urugohe.

Mw'isomero ryo mw'ishuri rya kaminuza umunyeshure yambaye isarubete ry'ugwatsi rutoto yiga ivy'imyuga afise imashini arik'arakora ikaba isize irangi ryera hejuru hasi ubururu.

Mw'isomero ryo mw'ishure ryisumbuye umwigisha, ariko yereka abanyeshure bambaye amasarubete y'ubururu biga kubaza ingene bakoresha ama mashini atandukanye.

Abanyeshure biga mu mashure y'imyuga mu gisata co kubaza bari hasi bafise urubaho bashaka kubaza bambaye amashati n'amapantaro vya kakia.

Mw'isomero ryo mw'ishure ryisumbuye abigisha bicaye ku meza n'intebe z'inyegamo bari mu nama ikaba ihagarariwe n'umuyobozi wabo. Bariko bakurikira ata gukubita urugohe.

Abanyeshure bambaye amataburiya n'inkofero vyera bari mu gikoni bariko barategura imfungurwa zitandukanye. Bariko bahwata ikaroti, ibitunguru, n'ibindi. Hari amavuta, ibirungo, amasafuriya.

Mw'isomero ryo mw'ishure ryisumbuye ry'imyuga ririmwo imeza ku ruhande n'udusandugu tutari duke, abanyeshure babiri bambaye isarubete z'ubururu bariko bakora imashini iri hasi umwigisha wabo abahagaze hejuru.

Mw'isomero ryo mw'ishure rya kaminuza rifise amasaso yera amadirisha manini y'ibiyo abanyeshure bicaye ku meza n'intebe z'inyegamo bariko bandika ivyo umwigisha, ariko abasomera.

Mw'ishure ry'imyuga ryubakishijwe amatafari ahiye rigasigwa n'isima hasi hari abanyeshure babiri bambaye amasarubete asa n'ubururu bariko biga gusudira hari ibikoree esho vyinshi ivyuma inkorofani n'ibindi.

Mw’isomero ryo mwishure rya kaminuza, umwigisha yicaye imbere y’abanyeshure ariko abasigurira akoresheje imashini yerekana amasanamu, abandi baricaye ku ntebe z’inyegamo bariko barakurikira badakubita urugohe.

Abanyeshure b'abakobwa bicaye kumukeka utukura bariko basoma ibitabo imbere yabo hari umwigisha yicaye ku ntebe n'imeza ashobora kuba akora murubwo bubiko bw'ibitabo.

Abanyeshure babiri bambaye amataburiya yera biga mumashure yisumbuye bari mumurima bari kurondera ibitegwa bajana mubushakashatsi bwabo.

Mucumba c'ishure ryisumbuye hariko habera inama y'abarezi ihagarariwe n'umuyobozi w'indero mu ntara, abigisha bari ngaho bariko barakurikira ata wukubita urugohe umwe muri bo arahagaze ariko arabaza, abaje kuyigirisha harimwo abafise za nyabwonko.

Mw'isomero rimwe ryo kw'ishure ryisumbuye abigisha bariko bagirishwa inama n'umuyobozi. Bamukwirikiye nta wukubita urugohe.

Mucumba c' amanama co kwishure ritoyi umuyobozi ajejwe indero mu ntara yakoranije abigisha bose ngo abagirishe inama habaye n' akanya ko kubaza ibibazo maze barabasubiza.

Kuruyu musi ur hejuru, ibikorwa rusangi vyabereye muri komine imwe aho bariko bafasha aba nyagihugu baho kwubaka ishure ry'isumbuye. Bamwe bariko bavanga isima n'umusenyi, abandi bakabifata bakabishira abafundi aho bariko bubaka.

Ishure ryimyuga ryicayemw' abanyeshure bambay' impuzu zisa n' urwatsi rutoto, bakaba bicaye kuntebe zinyegamo bariko barabarira n' ivyarahani vyinshi, bafise nama metero harimwo n' abandi bambay' amataburiya asa n' ubururu.

Abanyeshure biga mw'ishure ry'igenga rya kaminuza ryo mu burundi bariko barakurikira icirwa cabo mw'isomero ata wukubita urugohe abakobwa benshi bicaye imbere abahungu bo barinyuma.

Mw'isomero rinini rya kaminuza, abanyeshure benshi bariko bariga, bicaye ku meza n'intebe z'inyegamo. Umwe muri bo, umukobwa yambaye impuzu zirabura arahagaze, ariko abaza ikibazo mwigisha.

Umufundi yambaye isarubeti y'ubururu, n'amarori amukingira ngo bitamutarukirako mu maso ariko arasundirira ku meza ,mugenzi we nawe amuhagaze hejuru, arikw'araba ingene abikora kugirango nawe ace abishobora.

Mwisaramara ryubakishijwe amatafari ahiye ,abanyeshure biga mw'ishure ry'isumbuye ry'imyuga bambaye amasarubeti asa n'ubururu, bariko bariga kubaza intebe.

Umwigisha wo muri kaminuza ari mw'isomero ariko atanga icigwa ciwe akoresheje imashini yerekana amasanamu, abanyeshure baramukurikiye cane ntanuwukubita urugohe.

Ishure rigizwe ninyubakwa zitandukanye harimwo igorofa, imwe murizo ishigikijwe inkingi zamabara atandukanye yubururu, yirabura, yumuhondo nayurwatsi rutoto, hagati yazo mukibuga haribiti binini cane bitanga akayaga

Mu cumba bigiramwo ubuhinga bwa none abanyeshure bo muri kaminuza bose bafise inyabwonko bariko barakurikira umwigisha wabo, ariko arabigisha hari n'izindi mashini zitandukanye.

Mw'isomero ryo mw'ishure rya Kaminuza umwigisha ariko arigisha abanyeshure akoresha projegitere mukubasigurira ico cigwa no kugira abereke uko vyandikwa .

Abanyeshuri biga mu mashure yisumbuye mu gisata cerekeye ivyo gukora imodoka bagiye muri garage kwimenyereza, bane muri bo bagiye musi yiyo modoka bariko barabikora bafise ivuma bitandukanye amajeke n'ibindi. Abandi nabo bariko barakurikira neza.

Mw' isomero ryo mw' ishure rya kaminuza, umwigish' arik' aratanga icigwa ciw' akoresheje mudasobwa yerekan' amasanamu , abanyeshure bariko barakurikira cane , umukobw' umwe yahagaz' aramubaz' ikibizo.

Mu kirasi kimwe c'ishuri ritoyi hariko habera inama y'abigisha ihagarariwe n'umuyobozi w'amashure mu ntara, abigisha kandi bahawe akanya ko kubaza ibibazo.

Mwishure ryisumbuye ryigisha imyuga abanyeshure bose bambaye amasarubeti yubururu bariko barakwirikira ingene bakoresha amamashini atandukanye umwe muribo ariko arabereka ingene babigenza abandi nabo bamukwirikiye atanuwukubita urugohe.

Mu gikoni co mu buriro abatetsi batatu bambaye amataburiya n'inkofero zera bariko bategura imfungurwa kugira ngo baza ijane ku meza habonekamwo inkokoibe biraya ivuka imboga imihwi n'ibindi bitandukanye.

Mwisomero ry'ishure rya kaminuza abanyeshure bicaye kuntebe zinyegamo bariko barakwirikira icirwa, umwigisha wabo ariko arabasigurira akoreshej I mashini yerekana amasanamu, hari isaha imanitse kuruhome.

Abanyeshure biga mw'ishure ryisumbuye ry'imyuga bagiye mw'isaramara kwimenyereza kubaza, hari ibikoresho bitandukanye n'amamashini bakoresha n'abigisha babo barikumwe babereka ingene babikoresha.

Mu cumba bimenyererezamwo, umunyeshure wo mw'ishure ryisumbuye ry'imyuga, yambaye isarubete y'urwatsi rutoto, ariko arakoresha imashini nk'uko babibigishije.

Mw'isomero ryo mw'ishure rya kaminuza, abanyeshure bicaye ku ntebe z'inyegamo, bariko barakurikira abantu batatu bari imbere bariko barabasigurira bakoresheje imashini yerekana amasanamu.

Abanyeshure babiri biga muri kaminuza mu gisata c'uburimyi bambaye amataburiya yera bari mu murima kurondera ibiterwa bakoresha mu bushakashatsi bagiye gukora.

Abanyeshuri biga ibijanye n'ubuganga bw'ibitungwa, bagiye mur'urhongore aho bororera inka za kijambere, bose bambaye amataburiya yera, umwe muribo akaba afashe inka ariko arayipima akoresheje ibikoresho bitandukanye.

Mw'isomero rinini ryo mw'ishure rya kaminuza umwigisha ariko atanga icigwa ciwe akaba asigura akoresheje imashini yerekana amasanamu, abanyeshure bariko barakurikira atawukubita urugohe.

Mwishure rya kaminuza abanyeshure bariko barakurikira icirwa bahabwa n'abigisha babiri, bakaba bariko bakoresha imashini yerekana amasanamu, biboneka ko abanyeshure bariko barakurira neza atanumwe ariko arakubita urugohe.

Mu kirasi bigiramwo kubarira harimwo abanyeshure batari bake bariko biga gushona mubikoresho bafise bitandukanye harimwo ivyarahani imikasi, imetero n'ibindi bitandukanye umwigisha wabo ari hagati yabo ahagaze ariko arabereka.

Abafundi bambaye ibisarubete vy'ubururu n'inkofero z'umuhondo bariko bubaka uruzitiro bakoresheje amatafari ahiye n'ivyondo, umukuru wabo wewe yambaye ishati ifise ibara ry'urwatsi rutoto.

Mw'ishure rya kaminuza hatonze abanyeshuri munani. umwigish ariko arabasigurira akoresheje imashini yerekana amashusho, hari n'uwundi ku ruhande, ariko aramufasha kubitunganya.

inyubakwa zi shuri zikikijwe n'ibiti vyishi n'amashurwe meza atotahaye ari imbere yiryo shure hari kandi aho bavoma amazi yo kunwa n'intebe zindi ziboneka.

Umupfundi yambaye isarubete y'ubururu inkofero n'amashesheti vy'umuhondo afise umwiko, ariko arubaka agerekeranya amatafari y'ivyondo.

Abanyeshure benshi biga kw'ishure kaminuza ry'uburundi bari mwishure bariko barakurikirana ivyirwa, biboneka yuko atanumwe akubita urugohe kuko bababaye ivyo bariko bariga.

Mw'isomero, hari umwigisha ariko arasigurira abanyeshure akoresheje imashini yerekana amashusho. Hari uwundi ariko aramufasha ruhande, gutumbereza iyo mashini, biboneka ko abanyeshure bariko barakurikira neza, atawusamara.

Abafundi bane bari mucumba bakoreramwo bambaye ibisarubete vy'ubururu, babiri muribo bariko barasudira imiryango n'amadirisha, uwundi umwe atambaye nkabandi ariko araba amatara.

Mugikoni abanyeshuri bitegurira guhabwa urupapuro rw'umutsindo kubijanye no gukinjika bariko bategura infungurwa; aho harimwo ivyo gukata ibitunguru, guhata ibiraya , kumena amagi, n'ibindi vyinshi bakoresha.

Mu gikoni abatetsi bambaye impuzu zera n'agatambara mu mutwe kera n'itaburiya yirabura bariko barategura imfungurwa zitandukanye na canecane ivyamwa.

Abantu bari mw'isaramara ryubakishijwe amatafari ahiye bambaye ibisarubete bisa n'ubururu n'udupira tw'umuhondo bariko barabaza imbahu bazikoramwo intebe.

N'isomero ryubakishijwe amatafari ahiye rifise amadirisha asizwe irangi ry'ubururu, ababaji babiri bariko barabaza imbaho bazikoramwo intebe.

Abategetsi bavuye mu bisata bitari bike bagendeye ishure ry' imyuga basanga abanyeshure bambaye ibisarubete vy' ubururu ivyo bakoresha ni za mudasobwa n' amamashini yandi atandukanye.

Ishure rifise abanyeshure batandukanye harimwo n'abafise ubumuga bagendera mudukinga barahagaze ngo babafotore umuyobozi wabo numubikira yitwikiriye.

K' umunsi wibikogwa rusangi hakozw' ibikogwa vyo kubak' ishure kuruwo mutumba, hari hitabiriy' abategetsi batandukanye n' abanyagihugu bimvukira zo kuruwo mutumba.

Mugikoni co muburiro abatetsi batatu bariko barategura imfungurwa, bakata ibitunguru n'ikaroti bakoresheje imbugita, iruhande yabo kandi hari amavuta hamwe nibirungo bitandukanye.

Abanyeshure bambaye impuzu z'ishure z'ubururu, bariko biga gusona, muriryo shure ryabo ryo kubarira harimwo ivyarahani, imikasi, bafise n'ibitambara vy'igitenge bariko barigirako gusona.

Abanyeshure bo muri kaminuza, umuhungu n'umukobwa bambaye amataburiya yera bose, bari mu murima abariko barondera ibiterwa boja gukorerako ubushakashatsi.

Abafundi batanu baraho bakorera ibintu bitadukanye, bane bambaye ibisarubeti vy'ubururu murabo babiri bariko barasudira imiryango y'ivyuma, bambaye n'amarori abakigira.

umunyeshure w'umuhungu yambaye isarubete y'ubururu, yiga mu mashure yisumbuye y'imyuga ari mu cumba babikamwo ama mashini ariko arafatanya intsinga. Zifise amabara y'umuhondo, atukura n'ayirabura.

Mw'isomero bigishamwo kubarira, hari abanyeshure batari bake bambaye impuzu z'ubururu bariko biga gushona. Ibikoresho bafise, ni: Ivyarahani, Imikasi, Ibitambara vyo gukata n'ibindi.

Umukobwa w'imishatsi miremire yambaye ishati yera n'ikaravati yirabura akora mu kabare afise umuvinyu urikumwe n'ikirahuri, abishiriye abakiriya amwenyura biboneka yuko akunda akazi akora.

Mw'ishure ry'imyuga, abanyeshure bambaye ibisarubeti vy'ubururu, bariko barimenyereza, bafise amamashini menshi n'amarori bambaye abakingira umucanwa, abarimu babo bari imbere yabo, bumviriza ivyo bariko barababwira.

Garaje ifise uruhande rumwe gwubakishijwe amatafari ahiye, hanyuma baca bayegaminako ama pine menshi , hari imodoka yagize ikibazo ,abafundi benshi bayihagaze imbere bariko barayisuzuma , harimwo n' ibikoresho vyishi ari ama jeke n' ibindi.

Mwi somero ry' ishure rya kaminuza abanyeshure batari benshi bariko barakurikira icigwa cabo bahabwa n' umwigisha akoresheje imashini yerekana amasanamu.

Abanyeshure bagizwe n'abahungu n'abigeme biga mw' ishure ry' imyuga bambaye ama sarubete y' ubururu , bariko barakurikira ingene bakoresha ama mashini atandukanye .Umwe muri bo niwe ariko arabereka ingene babigenza.

Mw'isaramara hari ama meza n'utubati vyakozwe, abakoresha babiri bambaye impuzu za kaki bahagarariye ababaji bambaye ibisarubete vy'ubururu bariko barafatanya udutebe duto duto bamaze gukora.

Abanywanyi b'ishirahamwe Nganiriza rihurikiwemwo n'abanyeshure bo muri kaminuza biga ibijanye n'ubuganga, uyu munsi bakiriye ababagana bose kugira ngo babumvirize, babatunganirize, babishure ku bibazo vyinshi bafise vyerekeye amagara yabo.